Kw'ishure ryisumbuye ryo mugihosha hari ibibuga vyinshi vy'umupira abanyeshure bakinirako harikibuga c'umupira w'amaguru hakaba n'ikibuga c'umupira w'amaboko, uyumusi hariko habaraba urukino ruriko ruhuza abakobwa baserukiye iryoshure ndetse n'abakobwa baserukiye ishure ryo mwirohero.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo mu Kibenga n'aho ari inyubakwa ngufi, ariko bayihaye ikibambazi kirekire ntiworaba. Iyo nyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye, ndetse ikaba ifise umushinge w'amabuye. Iyo nyubakwa ni nziza cane kandi irakomeye, kuburyo ata muyaga uzoshobora kuyigurura.

Kwishure ryo mukibenga hubatse neza cane ndetse harimwo nutuzu twubatse bwakijambere ariko akazu kasugumwe karacafuye cane ndetse ko harimwo uburoso bakoresha mugukora isuku amazi yarakamye ntaherutse kuza

Akazu kasugumwe ko kwishure ryisumbuye ryomu kibenga nihanini cane kubera yuko gafise imiryango irenga itanu muriyo miryango itatu yagendewe abakobwa ibiri muriyo nayo yagenewe abahungu ndetse akokazi kasugumwe kegeranye nikindi cumba ndetse icocumba kikaba kubikwamwo nibindi bikoresho

Kw'ishure ryisumbuye ryo mukinanira urubambazi ruherereye ku ruhande rw'inyuma ni rurerure cane, kandi rufise utudirisha duto duto umupfundi yubatsi yo nyubakwa yayubatse kugira ngo abasuma ntibazoshobore kuza baraca mu madirisha ngo bashobore kubiba ibikoresho vy'ishure.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko kiri kw'ishure ryisumbuye ryo mu munanira mu ntara ya gitega hariko harabera umwimenyerezo w'uwo mukino, ndetse wo mwimenyereza ukaburi ko ukorwa hagati y'abanyeshure biga kuri iryo shure, ndetse n'abari mu babo babigisha uwo mwimenyereza ukaburik utsindwa mu manota hari imbere abanyeshure.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinanira rifise inyubako ifise ibibambazi bikomeye cane, ndetse isize n'isima, iyo sima na yo ikaba ifise ibara ry'irabura. Ariko isuku si ryinshi cane kuri iryo shure kubera ubwiherero bw'abakobwa busa nabi cane, ndetse busa nabi aho kunzugi hadaheruka kuhanagurwa.

Utuzu twasi ugumwe two kwishure ryisumbuye ryo mu kibenga turashaje cane, ndetse tugizwe n'imiryango ine ibiri muri yo irugaye n'amagufuri, ariko iyindi biri yo yiruguruye umwe muri iyo yuguruye iracaseko igicapo c'abahungu bisigura yuko ijamwo abahungu bonyene.

Ibubanza ku murwa mukuru w'intara hari ikigo c'amashure y'intango kimaze imyaka myinshi cane kimaze imyaka irenga mirongo ine, kubera yuko cubatswe kuri peresidabagaza ico kigo c'amashure kirashaje, kandi n'ubwiherero bwaco na bwonyene burashaje cane.

Kwishure ryisumbuye ryo mu Kayanza harubukarabiro bunini cane ,kubera yuko bugizwe n’amabombo areng’atatu. Kurubwo bukarabiro ninaho kandi habikwa imikoropesho ikoreshwa isuku kuriryo shure, kubera yuko harunzwe imikoropesho myinshi cane ntiworaba.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko kiri kw'ishure ryisumbuye ryo mu kinanira hariko habera urukino rw'umupira w'amaboko ruriko ruhuza abakobwa baserukiye ikigo c'amashure yisumbuye co mu kanyosha hamwe n'abakobwa baserukiye ikigo c'amashure yisumbuye co mu kinanira urukino ruriko rugenda neza cane, kandi abakobwa bo mu mugwi usere kira abakobwa bo mu kanyosha ni bo bariko baratsinda menshi cane.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga ,ubwiherero bw'abahungu bwubatswe mu nyubakwa nziza cane Kandi ikomeye, ubwob bwiherero ni bwiza Kandi baranabunezererewe cane kubera Yuko abakobwo bo baja nubundi bwihero buri kurundi ruhande, ubwiherero bw'abahungu burafise n'amatara aheza akabamurikira mw'ijoro kugirango ntibabwonone.

Kw'ishure ry'intango ry'umuramvya hari umumenyerezi azobereye cane mu kumenyereza abanyeshure abanyeshure bo kuri iryo shure bakunda gutsinda amahiganwa atandukanye iyo habaye amahiganwa ku rwego rw'igihugu umugwe w'uwo mumenyereza ukabaukunda gutahukana igikombe.

Ubwiherero bw'umuyobozi kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Pawuro buracafuye cane kubera y'uko bamaze igihe abanyeshure batari kw'ishure kuko turi mu gihe c'ikiruhuko. Ndetse kandi n'umuyobozi amaz'imisi adatonda ku kazi.

Bivanye n'igihe kirekire abanyeshure bamaze bari mu kiruhuko biga kwishure ryisumbuyebyo ku Musenyi riri mu ntara ya Ngozi, ubwiherero bwabo bwaratanguye gutondako urubobi. Ubwo bwiherero ntibuheruka gukorerwa isuku kubera yuko numukozi waho yabuze n'amazi yo gukoresha isuku. Kubera yuko amazi amaze igihe yarakamye.

Kw'ishure ryisumbuye ry'igahweza mu ntara ya muramvya, har'ubwiherero bufise imiryango yashaje yatanguye kuvungagurika ,mundw'iheze ah'umushikiranganji yaza kugendera iryo shure, yategetse umuyobozi w'ishure koyohindura vuba na bwangu iyo muryango, abanyeshure batazohava barwara indwra eituruka kw'isuku rike.

Kw'ishure ryisumbuye ryo ku musaga hariko harabera ihiganwa aho uyu musi haramutse hakinwa urukino rw'umupira w'amaboko hagati y'abanyeshure baserukira ishure ryisumbuye ryo ku musaga be n'abanyeshure baserukira ishure ryisumbuye ryo mu gihosha urwo rukino rwatsinzwe n'abanyeshure baserukira ishure ryisumbuye ryo ku musaga.

Ubwiherero bw'abakobwa kw'ishure ryisumbuye ryo mu kibenga buri ku ruhande ruherereye inyuma y'amashure, mu gihe ubwiherero bw'abahungu bwobwo buri ku ruhande rw'imbere bwerekeza mu kibuga abanyeshure bakiniramwo kirimbere y'ishure, ubwo bwiherero bw'abakobwa bwobwo ni bwiza cane, ndetse buranasukuye bwa mabufisuko ntiworaba.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa gatandatu kw'ishure ritoyi ryo mu Kivoga, abanyeshure bose bicara kuntebe zishasha kandi zose zisize irangi ry'ibara ritukura, mw'ishure abanyeshure siho bari kubera yuko bagiye gukina ubu turi mu mwanya wa karuhuko.

Ubwiherero bwo kumashure yisumbumbuye yo kumushasha bwubatse m'uburyo bugezweho kandi bwubakishijwe amatafari aturiye inyubakwa y'ubwiherero n'imwe ariko abagabo baja ukwabo baciye mukuboko kw'ibubamfu, abagore nabo bakaja ukwabo baciye mukuboko kw'iburyo.

Mubukarabiro amazi yarakamye kuko hasigaye hasa nabi cane, harakwiye gukoropwa neza kugirango ntitwandure indwara.

Inyubako y'uburaro kwishure jisumbuye ryo mu kibenga ninini cane, kandi fise ibihome birebire, kandi bisiza ibararisa n'umutoto uhishiye hariyo, kandi umuhora abanyeshuri bacamwo bagiye mu bwogero ari na we utandukanye ivyumba vy'abahungu n'ivyo abakobwa.

Ikibuga cumupira wamaboko cokwishure ryisumbuye ryo mu gasekebuye uyumusi haramutse habera urukino ruriko ruhuza abakobwa bokuri iryoshure hamwe nabakobwa bokwishure ryisumbuye ryo ku musaga abarorerezi nibenshi cane harwiriyemwo abana

Ishure ryacu rifise utuzu twasugumwe dusa nabi cane, abategetsi barakwiye kugwiza isuku mu bwiherero.

Ikigo c'ishure gisakaje amabati yatobaguritse. Mu kigo caco hateyemwo ibgazi bivamwo amavuta.

Ubwiherero bwo kw'ishure ritoya ryo mukibenga busa nabi cane, kandi umuyobozi w'ishure yamye kubugendura aho yasanze busa nabi nawe yumiwe, yahavuye ategeka yuko abakozi b'isuku boba benshi cane ,kandi bakaza bararikorana umwete ,kugira abanyeshure ntibarware.

Uyu musi hariko haraba umupira w'amaboko uriko uhuza abanyeshure b'ishure rya kaminuza rya Reta, ndetse n'ishure ry'abigenga. Ishure ryabo rya kaminuza ryubatswe mu buryo bw'igorofa, ndetse rigeretse incuro nyishi.

Impome z'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha zisiza ibara risa n'umutotu hishiye mu buraro harimwo umuyoboro hagati y'ivyumba vy'abahungu n'ivyo abakobwa hari n'ahantu bamesurira impozu zabo mu gukora amasuka.

Ikigo c'amashure yisumbuye yo kumushasha gifise ubwiherero bw'abahungu busa n'abi cane, ariko, naho busa n'abi kirimwo amazi kiretse yuko ayo mazi amazi igihe kinini cane atari iko araza.

Kw'ishure ryisumbuye ry'Ubuhinga ryo mu Kamenge nta mazi aheruka kuhaboneka kuko mu bwogera ndetse no kw'imesero nta bantu bahari bariko baroga . Ikindi naco amazi basigaye basigaye bayaronka bigoranye kuko bafata urugendo runini.

Mu kibuga c'ishure imbere y'ishure ryo ku Muyange hateyemwo ibiti bibiri vy'amavoka ivyo biti bisa neza cane kandi biratotahaye kubera yuko iyo igihe co kwama kigeze bihora vyama amavoka meza kandi manini cane abanyeshure bahora bikorako.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise ikibuga cumupira wamaboko gusahsha kandi ciza cane abanyeshure bariko barifotoza babahungu imbere yuko batangura urukino rwamaboko.

Ubwiherero bw'amashure yisumbuye yo mu Rumonge bufise inzugi zisize amabara asa n'ubururu ubwo bwiherero kandi buracafuye kubera yuko abanyeshure bamaze indwi zibiri bari mu kiruhuko. Igihe bazogarukira bazosanga umucafu warabaye mwinshi cane.

Kw'ishure ryacu hari imiringoti hirya no hino kumabati yagenewe gitwara amazi yimvura iyatwara mubinogo vyimbwee kugira bize birafata amazi yimvura maze tuzoshobora kuyakoresha igihe imvura uzoba yataze.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo mu kinanira naho yubatse neza cane umufundi yayubatse yaribagiye kuyiha amadirisha kubera nta madirisha bayubakanye, imbere yiyo nyubakwa har'ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bahora bakiniramwo.

Ubwiherero bwabakobwa kwishure ryisumbuye ryo Kumuyange buregetseko kuberayuko hariho umunyeshure yagiye kwiherera, ubwo bwiherero ibiyo bigize umuryango wabwo vyaramenetse kubera abanyeshure babiteyeko amabuye menshi cane.

Ubwiherero bw' abakobwa buri kuruhande gw' inyuma y' amashure ubwo bwiherero bufise umuryango usize irangi ryera kandi ufise ibiyo ndetse n' ivyuma bibikingiye ariko abanyeshure baramenaguye ivyo biyo bakoresheje amabuye.

Ishure ryisumbuye ryo mu kinama , rifise ubwiherero bwa kizungu ndetse bwubatse muburyo bwa kijambere ariko burashaje Kandi namazi ntayariyo isuku ryaho nitrile cane.

Utuzu twasugumwe, tumwe turugaye, utundi turuguruye. Ariko dusa nabi kandi turashaje.

Kw'ishure ryisumbuye ryo ku Muyange hari ubwiherero bw'abahungu bwubatse mu buryo bwa kijambere. Ubwo bwiherero ariko busa nabi cane kubera yuko haheze iminsi itari mike iminsi yoshobora kuba igera nk'amezi abiri ata mazi arangwa muri ico kigo c'amashure.

Iyuvuye mu bwiherero bw'abagore co mu kigo co kumushasha uduga ingazi zitatu kugira ngo bandanye aho amashuri aherereye .Mbega ikirere cy'izu y'umunsi gisa neza ntiworaba.

Mucumba gikorerwamwo ubushakashatsi kuri kaminuza yuburundi mukigo co kumutanga umwarimu ariko arafasha abanyeshure gusubiramwo ivyirwa vyabo umwe mubanyeshure ariko arafotora ahariko arifotora kandi uwomunyeshure afise ubuhanza kumutwe akaba yambaye ivyambarwa vyirabura

M cumba gikoregwa mw'ubushakashatsi ku ishure ryusumbuye ci Muyinga harimwo ibikoresho vyinshi kandi bitandukanye muri ico cumba ndetse harimwo n'amazi ayunguruye bakoresha mu kuvanga vanga imiti ariko muri ico cyumba muri uyu mwanya nta banyeshure barimwo kubera yuko bamye bakora ivyigwa vyabo mu gatondo.

Inyubakwa ikorerwamwo ubushakashatsi kw'ishure ryisumbuye ry'i Kiganda, yubatse muburyo bukomeye cane aho yubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye; ndetse hari n'uburyo bwashizweho bwo kugirango amazi, akoreshejwe mw'igorofa yo hejuru ashobore kumanukanwa akaba yoja mu binogo vyabugenewe atakibazo.

Mu cumba gikorerwamwo ubushakashatsi kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha mwarimu ariko aravangavanga imiti kugira ngo ategure icigwa aza kwigisha abanyeshure inyuma ya sasita nibagaruka kw'ishure samunani, abo banyeshure barateye imbere cane mu bijanye n'ubuhinga bwo kuvanga imiti ndetse ni nabo bahora baba abambere mu gihugu cose.

Ubukarabiro bwo mu cumba c'ubushakashatsi buri kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha ni bwiza cane. Hakaba hari itegeko ry'uko umuntu wese, na cane cane abanyeshure baje gukora ubushakashatsi baheza bakaba babwirizwa kubanza gukaraba imbere y'uko batangura ubushakashatsi bwabo ndetse no mungusohoka naho bagaheza bakongera bagakaraba.

Umushakashatsi ariko arandika afise ikaramu muntoke, iruhande yiwe hariho imashini nyabwonko.

Inzu ikorerwamwo ubushakashatsi bwo gukora imiti, irimwo ibikoresho vyose vyabigenewe na canecane amazi yo gukaraba.

Icumba gikorerwamwo ubushakashatsi co kw'ishure ryisumbuye rimuyinga kirimwo ibikoresho vyinshi, kandi vyiza cane ni na co gifasha abanyeshure biga kuri iryo shure kuronka amanota ameza ku buryo bisanga babaye aba mbere ku rwego rw'igihugu.

icumba gikorerwamwo ubushakashatsi kwishure ryisumbuye ryo mu kinanira uyu munsi kirugaye kubera ari umunsi mukuru w'abakozi na kazi uyu munsi ntabakozi na bamwe batonze ku kazi kubera yuko ari umunsi w'ikiruhuko

Inzu y'ibitabo yo kwishure ryisumbuye ryo mu kibenga iri mu gisagara ca bujumbura, irimwo ibitabo vyinshi cane, kandi vyinshi muri vyo n'ibishasha muri vyo bishasha, harimwo za kazinduzi zimwe n'ikazinduzi z'i kirundi, izindi n'ikazinduzi z'igifarasa, izindi zikaba akazinduzi z'icongereza.

Kw'ishure ryisumbuye ry'Igitega kumushasha hari inzu y'ibitabo nziza cane, iyo nzu y'ibitabo irimwo ibitabo vyinshi kandi vyiza ivyo bitabo bipangapanze mubibanza bitandukanye, aho ibitabo bikoreshwa n'abanyeshure biri mukabati kavyo, ibitabo bikoreshwa n'abarimu mukabati kavyo, ndetse hakaba n'ibitabu vya kazenduzi biri mukibanza cabigenewe.

Inzu yibitabo iri kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha ryegamiye katorika riri mu gisagara ca Bujumbura. Irimwo ibitabu vyinshi cane kandi ifasha abanyeshure gutahura neza ivyigwa baba bize mw'ishure. Ni naco gituma abo banyeshure bakunda kuba aba mbere mu gihugu cose.

Inzu y'ibitabo iherereye kuri kaminusa y'uburundi ku kigo co kumutangane nziza cane, kandi rimwo ibitabo vyinshi, kandi vyiza bibereye ijisho ivyo bitabo bibikwa mu bubati butandukanye, kandi hagwiriyemwo ibitabo bivuga ku biharuro ibitabo bivuga kwihindagurikary'ikirere ibitabo bivuga ku bushakashatsi bwe tandukanyi.

Mw'isomero ry'umu mwaka w'icenda kw'ishure ryisumbuye ryo mu kivuga harimwo imeza ya mwarimu musi iyo meza hakaba harimwo igikarato mwarimu akunda kubika mwo ducamurongo utwo duca murongo tukaba aritwo twifashishwa mwarimu iyoariko aratwigisha ibiharuro.

Uyu munsi mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kibenga, baramutse biga icigwa kivuga ukungene amaraso azunguruka mu mubiri w'umuntu. Amaraso azunguruka mu mubiri hifashishijwe ubwoko bubiri bw'imitsi.

Abarundi benshi ntibakunda gusoma ibitabo, abenshi babiheruka bakiri mu mashure y'intango ndetse n'ayisumbuye. Abenshi baraheza bagaca batwarwa n'ubuzi butandukanye ntibaheze ngo baze barafata umwanya barodere ibitabo basome.

Abanyeshure biga mu mashure y'intango bariko barakina kuko turi mu mwanya wo gukina, bariko bakinira imbere y'inyubakwa y'amashure, ndetse bariko banakinira musi y'igiti c'umwembe, inyuma y'igikoni hariho ikigega kibikwamwo amazi, ndetse kiri no hejuru ku vyuma.

Ikigo c'amashure y'intango co ku Mushasha cigishamwo abarimu b'abagabo hamwe n'abarimu b'abagore. Umwe mu barimu b'abagore yambaye urukoti rurerure, none ariko aramutsa abandi barimu nabo asanze imbere y'irembo, ndetse muri abo barimu hakaba harimwo umwe yamabye agapira gasa n'umutoto uhishiye.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa kane riri ahitwa inyabututsi kumurwa mukuru w'intara ya gitega bariko bariga icigwa c'ibiharuro, bariko biga bahereye kubusa gushika kugihumbi bimenyereza kuvyandika hamwe nokubisoma, umwarimu wabo avyigisha neza ntiworoba kandi abanyeshure nabo baramukunda.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kinanira, hari intebe zishaka ziheruka gutangwa n'umugiraneza, umugirananeza w'umubirigi aheruka gutanga imfashanyo kuryo shuri. Akaba yatanzwe imfashanyo y'intebe, intebe nziza cane Kandi zikomeye zifise amaguru y'ivyuma.

Hejuru kukabati mu cumba c'umuyobozi w'amashure yisumbuyeyo mu munanira hari ibikombe vyinshi bitandukanye ivyo bikombe vyose n'ivyo inzahabu, kandi vyose bikaba vyatahukanywe n'iryo shure mu mikino itandukanye yagiye irabahuza n'ibindi bigo vy'amashure.

Umwanya wo kuja ku meza urageze kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Gihosha riri mu gisagara ca Bujumbura. Ibifugurwa bigizwe n'ubugari bw'ibigori hamwe n'ibiharage bikaranze neza, vyateguwe ubu, biri ku ma meza, ndetse abanyeshure barahawe ikaze kuja ku meza nta kibazo.

Inyubakwa z’amashure y’intango zo mu Gasekebuye mu gisagara ca Bujumbura ni nziza cane. Imbere y’izo nyubakwa hateye ibiti vy’amashurwe, ndetse harateye n’ibiti vy’imyembe. Mu vyatsi biteye imbere y’iyo nyubakwa harimwo impene, iyo mpene ikaba iriko irarisha ivyatsi.

Kw'ishure ry'intango ryo kumutanga ahigisha abari mu ba abakobwa hamwe n'abagabo, mu gihe abanyeshure bariko barakina bari mu gihe c'akaruhuko, abari mu be bagabo hamwe n'abakobwa baciye baja kuba barateramira hirye y'ishure, kw'irembo ry'ishure kugira ngo na bo babe baraganira.

Inyubakwa z'amashure y'intango y'i Gahombo ni nyinshi cane kandi ziri ku murongo umwe, abanyeshure bahiga nabo ni benshi cane kandi bose bambaye umwambaro w'ishure, muri uwu mwanya barahejeje gukina kubera yuko bariko barirukanga basubira mu masomero kubandanya ivyigwa.

Kw'ishure ry'intango ry'i Gihinga mu ntara ya Mwaro hari inyubakwa z'amashure zishaje cane kubera yuko zatanguye no gusambuka. Iyo imvura iguye abanyeshure bariko bariga baranyagirwa bakarondera naho bugama bakahabura. Abarimu babo bikaba bibabangamira cane.

Ku kibaho co mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani kw'ishure ryisumbuye ryo mu kibenga handitse ku rutonde rw'ukungene bagiye barakora ibibazo vyo mu mwaka w'umunani, ndetse ivyo bibazo bikaba vyari ivyo icirwa c'ibiharuro itariko icumi na zitanu z'ukwezi kwa mbera ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu hamwe n'italiko ki mirongo ibiri na zitandatu z'kwa mbere bibiri na mirongo ibiri na gatandatu eka na yandi matariki menshi cane.

Ishure ryisumbuye ryo kumuzinda rigizwe n'inyubakwa zitatu, zibiri ni Zitozito ariko iyindi ni ndende kandi yubatswe muburyo bw'igorofa ikaba igeretse agashika kabiri, iruhande yaryo hari ibiti vyishi cane bihateye bitanga umuyaga mwiza kandi kimwe coco ni kirekire cane.

Ku ishuri ryintango ryo mu kanyosha ryo mu mwaka wambere w'amashuri y'intango mwarimu yateguye infasha nyigisho igizwe n'utumenyetso twishi two kwigishizirizako ibiharuro akamenyetso ko guteranya akamenyetso ko kugabura ibiharuro gatanu, ubusa, umunni n'ibindi n'ibindi.

Imbere y'isomero ryo mu mwaka wa kabiri w'amashure y'intango , ku mashure y'intango y'i Gahweza, hari akadobo gatabwamwo imicafu, ako kadobo gafise ibara risa n'icatsi kibisi, kandi karamaze gutabwamwo imicafu y'impapuro zera.

Inyubakwa ya kaminuza y'Uburundi yo mukigo giherereye ikiriri, iyo nyubakwa ikoreramwo abayobozi yubatswe muburyo bukomeye cane, kandi ikaba yubakishijwe amatafari aturiye, ndetse mur'ico kigo ninaho hasanzwe higa abanyeshure biga ibijanye n'ubwubatsi.

Mu cumba c' umuyobozi w' amashure y' isumbuye yo kumusaga, hamanitse ibikombe vyinshi cane vy' inzahabu, ivyo bikombe bikaba vyatahukanywe niryo shure mu mahiganw' atandukanye, yabahuje n' ibindi bigo vyo mu gisagara ca bujumbura, iryo shure rikaba ryagiye rirab' iryambere mu mahiganw' atandukanye.

Inyubakwa z'amashuri y'intango zo mu Rutana ni nyinshi cane. Kandi izo nyubakwa ziri mu kigo kimwe. Izo nyubakwa zisakaje amabati yo mu bwoko bwa kera kandi akomera cane. Imbere y'izo nyubakwa hateye ivyatsi vyiza cane, ndetse hariho n'ibiti vy'amatara bivana umunyagankuba mu gisagara biwuzana ngaho kuri iryo shure.

Ku ruhande rw'i bubamfu mu kibuga kiri imbere y'ishure ryo mu ngagara hateye icatsi c'i kinobonobo, inyuma y'uruzitiro na gogw'iryo shure hateye ibiti vy' imikaratusi yo mu bwoko bwa kija mbere, hakaba, kandi harimwo n'ibiti vy'amasederi birebire cane.

Kw’ishure ryisumbuye ryo mu kinama riri mu gisagara ca bujumbura, uyu munsi mu mwaka w’umunani abanyeshure bamye biga icigwa c’icongereza. Mu nyigisho z’uyumunsi abanyeshure bize ibijanye n’ivyambarwa, mu vyambarwa bize harimwo inkofero, hakabamwo agapira, umupira w’imbeho, ikabutura ndetse n’ibindi vyinshi.

Kwishure ya kaminuza yuburundi mugisata co kumenyekanisha amakuru abanyeshure bariko bariga nibijanye no kumenyesha amakuru ndetse imbere yumunyeshure uwariwe wese harimashine nyabwonko abanyeshure bariko bariga ingene bakoresha ibimenyesha makuru babirondera kumbuga nguruka bumenyi

Kw'ishure ry'intango ryo mu Kanyosha bahejeje gukina none basubiye mu masomero bagenda batanguranwa birukanga kugirango babandanye ivyigwa vyabo inyuma y'inyubakwa y'amashure hari intsinga z'amatara zitwara umuyagankuba mu Kibenga.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Kibenga hari abanyeshure bamaze kuhagera bazindutse cane ariko kandi hari n'abandi banyeshure bari mu nzira bariko baraza. Iryo shure ryubatse iruhande y'ibarabara ry'ibivu. Iryo barabara ry'ibivu rikaba ririko rirasubirwamwo kugira hashirwemwo irindi vu ryinshi cane.

Ku murwa mukuru wa Cibitoki hubatse amashure y'intango meza cane, ndetse umufundi yayubatse akaba yarasize n'umuhora. Uwo muhora ukaba uri imbere y'amashure k'uburyo abanyeshure bariko baragendagenda imbere y'amashure, imvura iriko iragwa itoheza ngo ibanyagire.

Kwishure ryintango ryo mungagagar abanyeshure bariko barakina kubera yuko ubu arumwanya wakaruhuko abanyeshure bariko baratamba bamwe bariko barakina imikino itandukanye aho bamwe burira kuvyuma abandi bakizunguritsa kumunyenga ndetse bamee bashize namasaho yabo munsi yigiti cumukaratusi

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kibenga harisuku ntiworaba, ndetse muri buri somero harimwo akabati kabikwamwo ibitabo aho akabati ko mu mwaka w'umunani gasiziranga ry'ibara ritukura mwarimu yasiza kwugaye kugira ngo ntasanga ba nyeshuri bononye ibitabo.

Kumurwa mukuru wintara ya muyinga hari ibigo vyamashure vyegeranye cane kuburyo ibigo vyamashure yintango nendetse niyamashure yisumbuye bibabiri hamwe abanyeshure bakaba bakinira mukibuga kimwe ariko abanyeshure bamashure yintango bafise umwambaro wishure ufise ibara ryawo ndetse abiga amashure yisumbuye nabo bakagira umwambaro wishure usa ukundi

Inyubaka y'umuyobozi w'amashure y'intango yo mu Kivoga isize ibara ryera ndetse iryo bara kandi ni na ryo risize ibibambazi vy'amashure. Imbere y'inyubakwa y'umuyobozi niho hashinze igiti c'ibendera arico bamanikako ibendera abanyeshure iyo bageze gutangura ivyigwa.

Ishure ry'intango ryo mukibenga ryubatswe m'uburyo bwiza cane kandi rifise imiryango hamwe n'amabati asize ibara risa n'ubururu. Imbere y'ayomashure har'ikibuga kinini cane abanyeshure bakiniramwo. Musi y'amashure naho hateye ibitoke m'umurima w'ishure.

Kw'ishure ryisumbuye ryo ku musaga ,bakoresha ingwa nziza cane kandi izandika ku kibaho neza. Umwe mubarimu afise agakarato kari mw'ingwa zifise amabara atandukanye, aho hari mw'ingwa zera, ingwa zisa n'ubururu ,ingwa zisa n'umuto uhishiye eka hakabamwo n'ingwa zitukura.

Imwe mu nyubako z'amashuri yisumbuye yo mu kanyosha ,n'inyubakwa ndende cane y'igorofa ,kubera yuko igeretse kabiri inyuma yiyo nyubakwa hari bigega bibiri vy'amazi ,ivyo bigega bikaba bibika amazi menshi cane akoreshwa nabo banyeshure.

Mwisomero ryo mu mwaka wa kabiri w'amashuri y'intango harimwo ibido abanyeshure bakoresha bariko baranywa amazi ariko iyo bido isa nabi cane aho mwarimu yigisha ikirundi muri iryo somero yasavye uwuyoboye abanyeshure y'uko bokorera isuku iyo bido bakayoza neza kugira bazoze baranywa amazi meza.

Inyubako ikoreshwa nk'inzu y'ibitabo kwishure ryisumbuye ryo mu munani risakaje amategura indani muri iyo nyubako harimwo imeza nyinshi kuri izo meza hakaba hapangapanzweko ibitabo abanyeshure bakoresheje uyu munsi inyuma y'izo meza hariho akabati kandi karimwe ibindi bitabo vyinshi.

Ku mugwa mukuru mu kirundo hubatse amashure y'intango meza cane ntiworaba isima yo mu masomero isiza irange ry'ibara ritukura, ndetse ku bibambazi na ho ku ruhande rwo hasi hakaba hari iibara risa n'icatsi ku ruhande rwo hejuru na ho hakaba hasiza irange ryibara risa n'umutoto uhishiye.

Ikigo c'ishure ryisumbuye ryo mu bisoro ni kinini cane, kubera kigizwe n'inyubakwa nyinshi zimwe n'izito izindi na zo zirageretse mu buryo bw'i gorofa mu kibuga kiri imbere y'ayo mashure harimwo ibiti bitatu, kandi musi y'ivyo biti ni ho abanyeshure bakunda gukinira iyo bagiye mu kanya ko kuruhuka.

Kubera ubwinshi bw'abanyeshure bubandanya kwiyongera mu gisagara ca Bujumbura na cane cane muri komine ya Gihosha, hubatswe inzu y'igorofa yagenewe kwigiramwo abanyeshure, aho igeretse kabiri, iyo nzu ni nziza cane, imbere yayo hari ibendera riguma rihungabana buri mwanya.

N’aho inyubakwa y’ishure yo mu Rugazi mu ntara ya muyinga yarikiri nziza cane kubera gukubagana kw’abanyeshure baratanguye kumenagura ibiyo , ibiyo vyo mu mwaka wa mbere vyaramenaguritse ntiworaba , ikirere ni ciza cane uyu musi mugatondo kirakeye.

Mwisomero ryo mu mwaka wa kabiri kwishure ritoya ryitiriwe umweranda tarasise, harimwo intebe abanyeshure bicarako zishaje cane kandi zigeze guhindurwa, hasanzwe hari n'umugambi wo guhindura izo ntebe kubera yuko umuyobozi wishure agize iminsi abiganirako n'abarimu, abamenyesha ko mu minsi ya vuba izo ntebe zizohindurwa.

Uyu musi kwishure ryisumbuye gitiriwe umwelandapiyo abanyeshure bo mu mwaka w'umunani bakoze ikibazo kijanye n'ubuhinga bwa none bimwe mu bibazo babajijwe harimwo kwishura ego cangwa oya aho babajijwe igitegwa kirakeneye amazi kugira ngo gikure neza.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kivoga uyu mwanya aharageze yuko abanyeshure baja gufata ibifungurwa abakozi bo mu gikoroni bariko barategura ibifungurwa babishira mu masahani yabigenewe, ndetse, kubera yuko umunyeshuri wari we wese yisangiza bariko barashira ivyo kurya kw'isahani mwimwe kugira ngo abanyeshure bazewo gufata umwe wese isahani yiwe.

Mu kanyosha har'ikigo c'amashure gifise ibisata bitandukanye har'igisata cigishirizwamwo imicuko, hakaba igisata cigishirizwamwo abanyeshure b'amashure y'intango, hakaba kandi ikindi gisata cigishirizwamwo abanyeshure b'amashure yisumbuye.

Ku murwa mukuru w'intara yamuyinga hari amashuri atandukanye aho hari inyubakwa nyinshi z'amashuri atandukanye nko ku mukoni hari ibigo bibiri, ndetse hari inyubakwa y'amashure y'intango hakaba n'inyubakwa y'amashure yisumbuye izo nyubakwa zikaba zegeranye cane.

Ishuri ry'intango ry'Imusumba baheruka kwongerako iyindi nyubakwa igizwe n'amasomero atandatu , imber yiyo nyubakwa har'abanyeshure batanu, babiri muribo bambaye umwambaro w'ishure, uwund'umwe ariko ararya umunyenga kuvyuma. Iyo nyubakwa ntiraheza kwubakwa kubera bataramara gushirako imiryango.

Kubera yuko ejo aho bukera abanyeshure bo ku mashure y'intango yo mu Kivoga bazotangura gukora ibibazo bisoza igica ca kabiri c'umwaka w'ishure, umuyobozi w'ishure hamwe n'abarimu, uyu munsi bagorobeje bategura neza ibibazo, kubera yuko ubu raba tugeze sambiri z'ijoro none n'ukwezi kwatanguye kwaka.

Mu komine ya Buhiga haheruka kwubakwa ishure ry'akarorero , iyo nyubakwa y'amashure y'intango ni nziza cane ntiworaba yubatswe mu buryo bwa kijambere kandi n'amazi y'imvura harateguwe ibinogo azoza arashikiramwo. Iyo nyubakwa barayubakiye ndetse baranayiha n'amatara abanyeshure bazoza barakoresha bariko bariga mw'ijoro.

Imbere y'amashuri yisumbuye yo kumunanira hari ibibuga vyinshi bikinirwamwo imikino y'umupira w'amaboko muri ivyo bibuga, kandi harimwo n'amatara kuburyo iyo hashatse kubamahiganwa mu gihe co mw'ijoro bashobora kuyakora nta kibazo.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kamenge hari inkengeri ihamanitse iyo nkengeri ikaba ivuzwa iyo isaha y'icigwa iheze canke iyo hageze yukw'abanyeshure baja gukina canke bazoza umwanya wabo wogukina, iyo nkengeri ifise umunyeshure yabigenewe ajejwe kuyivuza ndetse bakaba baranamuguriye isaha yokurabirako umwanya ugeze.

Ishure ry'intango ryo mukibenga ryegamiye Ishengero katorika iryo shure riyobirwa numupatiri kandi iryo shure rirubahiriza isuku cane kubera yuko bategerezwa kuza bambaye impuzu zishure zimeshe neza kandi umwe wese akaza yifitiyr agasaho abikamwo ibikoresho vyishure.

Mu nzu y'ibitabo iri kw'ishure ryisumbuye ryo mu kinanira riri mu gisagara ca bujumbura hagwiriyemwo ibitabo vy'icongereza ivyo igifarasa ivyo i kirundi ivyo ibiharuro ibivuga ku bidukikije eka bibereye ijisho, kandi biryoshe gusoma ntiworaba.

Kuruhomwe rwishure hamanitseko urupapuro rwanditseko ibiharuro bitandukanye, rimwe ,kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, indwi, umunani, icenda, cumi, cumi na rimwe, cumi na kabiri, cumi na gatatu, cumi na kane.

Imodoka ninyishi zihagaze kw'ibarabara ryitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore abana benshi baje ku munsi mukuru wumwe mu bana bigana kuko yagize isabukuru yiwe y'amavuko umuryango wuwo mwana yagize isabukuru watumiye incuti nabagenzi kugirango basangire ibinyobwa kuruwo munsi mu kuru.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha mu mwaka w'umunani uyu musi bizi icirwa kijanye n'uburimyi mwarimu yabigishije ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu burimyi aho yabigishije yuko harimwo isuka ipiki igipawu umupanga inkorofani n'ibindi n'ibindi.

K'umurwa mukuru w'intara ya Gitega hari ibigo vy'amashuri bibiri, ivyo bigo vy'amashuri biregeranye kandi kimwe nicamashure y'intango , ikindi naco nicamashuri yisumbuye. Ivyo bigo vy'amashuri bitandukanwa nuruzitiro rutoya kandi abanyeshure barashobora kugenderanira ntakibazo.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Rutegama yambere abanyeshure bicara ku ntebe zishaje cane aho zimwe murizo zatanguye kuvunagurika, abanyeshure uyu munsi bize urudome A, aho mwarimu yagwigishije ararutebako cane, kubera yuko abanyeshure umwe wese yatashe aruzi neza k'umutwe.

Ku murwa mukuru w'intara ya Muyinga ku mutumba wa Mukoni, inyubakwa y'amashure y'intango iri kumwe n'inyubakwa y'amashure yisumbuye, aho abo bana iyo hageze kuja gukina, bakinira hamwe ntakibazo. Abana b'amashure y'intango bariko barakina baranezerewe ntakibazo, ariko kandi n'abanyeshure bo mu mashure yisumbuye nabonyene bari gukina, kandi bose harwiriyemwo abayisiramu.

Kumugwa makuru w'intara ya Bubanza barateje imbere cane igisata c'uburezi aho n'abanyeshure bo mu mashure y'intango basigaye biga mw'igorofa rigeretse rimwe. Abo banyeshuri biga neza cane ntiworaba ndetse banahiga y'uko uyu mwaka bazoba aba mbere kuri iryo shure.

Mumwaka wagatatu wamashure yintango kw'ishure ritoyi ryo mu kinama . Mwarimu ariko yigisha icirwa cibiharuro umwana wumukobwa ariko arakora umwimenyerezo banditse kukibaho kubera Yuko mwarimu yasize yanditse imyimyerezo abanyeshure basigara barakora.

Inzu y'ibitabo yo kw'ishure ryitiriwe mu mutima mweranda mu gisagara ca bujumborani nziza cane, kandi rimwo ibitabo vyinshi, kandi vyiza cane hagwiriyemwo ibitabo vy'indimi ivyo i kirundi ivyo igifarasa ivyo icongereza ivyo i kidagi eka n' ivyo igishinwa vyose birimwo.

Mumwaka wa kabiri w'amashure y'intango kw'ishuri ry'intango ryo mukivoga uyumusi bamye biga ibiharuro. Mwarimu yabigishije ibijanye n'igisoro aho yabigishije ibijanye no kugwiza no kugabura. Rimwe kugwiza kabiri bingana kabiri, kabiri kigwiza kabiri bingana kane, gatatu kugwiza kabiri bingana gatandatu.

Kumvo zo kugira isuku ndetse no kurinda inkukura kw'ishuri ritoya ry'imatana mu ntara ya Bururi harubatswe ibigega vy'amazi bifata amazi y'imvura ku gira ayo mazi azoshobore gukoreshwa no mugihe amazi yoba yacitse ndetse n'imvura ikaba yoba yataze.

Kw'ishure rito ryitiriwe umweranda Tarasis uyu munsi haraza kuba inama y'abavyeyi, abavyeyi benshi bamaze kuhashika ndetse bamaze no gufata icicaro ariko kandi hari n'abandi benshi bakiri mu nzira bariko baraza muri abo bavyeyi bariko baraza kwitaba inama y'abanyeshuri hagwiriyemwo abagabo.

Mu nzu y'ibitabo yo kwishure ryisumbuye ryo kumusaga harimwo ibitabo vyinshi cane, kandi biryoshe gusoma harimwo, kandi imitaka ibiri abakozi bo muri iyo nzu baje bipfutse, kubera yuko uyu musi batonze ku kazi imvura ari nyinshi iriko iragwa harimwo, kandi n'intebe zitatu abo bakozi bicarako.

Ishure ry'isumbuye ry'Ingozi ya mbere, riheruka kuronka imfashanyo y'ibitabo, ivyo bitabo bikaba vyaje vyuzuye ibi karato birenga bitandatu ahivyo bitabo vyaciye bibikwa munzu y'ibitabo yabigenewe. Ivyo bitabo bikaba vyari birwiriyemwo ivyindimi z'igifaransa hamwe nivy'icongereza.

Muntumbereo yo kugira isoku kw'ishure ryiye ntango rgiga hweza riri mu ntara ya kirundo, hateguwe mugambi y'uko muri buri somero hoba harimwo akadobo kagenewe gushirwamwo imyanda, imyanda itabora abanyeshure boza barayishira mu tudobo twabigenewe kugira ngo twuzuye bazoze baraja kutumena mu kindi kibanza.

Abanyeshure bo kwi shure ry' intango ryo mu Kamenge mu mwaka wa kabiri uyu munsi bakoze ikibazo aho basabwe kwuzuza bakoresheje imperekeranya NT n' imperekeranya BW ubwato ntore.

Ikibuga c'umupira wamaguru citiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore nikinini cane Kandi kimaze imyaka nyinshi cane nicakera kuko kumuzo wabazungu cari giharii. Kiri hagati na hagati mugisagara ca Bujumbura aho kuburyo umuntu aho yoba hose hirya yigisagara ashobora kukibona.

Abanyeshure bariko bagirishwa inama imbere yuko baduza ibendera hanyuma bagaca bagenda mu masomero kwiga.

Intebe ziri mw'isomero ziracafuye cane. Harageze ko abanyeshure bakora isuku mw'isomero kugirango hase neza.

Abanyeshure bari mwisomero umunyeshure yicaye imbere yambaye isaha kukuboko mwarimu ari inyuma ariko avugana numunyeshure

Mw'isomero harimwo intebe y'inyegamo imwe. Iyo ntebe niyo mwarimu yicarako ahejeje kwigisha abanyeshure.

IMbere y'inyubakwa yumu rongozi wacu hari ibendera ry'igihugu cu Burundi ririko rirahungabana uyu munsi umuyobozi w'ishuri ntiyatonze ariko hari umunyabanga shingwa bikorwa umuntu wese yoba amukeneye arashobora ku muvugisha kuko hari ibibazo bimwe bimwe ashobora gutorera inyishu.

Mw'isomero hariyo intebe z'abanyeshure nyinshi . Abanyeshure bagiye gukina umupira w'amaguru abandi bari kubarorera .

Rimwe mu masomero ryo kw'ishure ritoyi ryo mu kibumbu rifise intebe nyinshi ariko ni zitozito cane ,abanyeshure siho bari kuko ubu turi mu gihe c'ikiruhuko , none baragiye muhira iwabo kuruhuka.

Amadirisha y'ishure yose aruguruye Kandi afsie ibiyo , inyuma y'ishure hari umucafu mwinshi cane.

Umuryango w'isomero ryo mu mwaka wa gatatu kw'ishuri ritoye ryo mu kinanira uyu musi abanyeshuri bariko bariga, kandi bariko biga mwarimu atari ho ari yagiye kuzana ingwa mu cumba c'abarimu ni na co gituma yasize yegetse ku muryango.

Hagati y'ibigo bibiri vy'amashure hariho uruzitiro rubitandukanya, harateye Kandi igiti c'umukaratusi.

Abanyeshure babiri bambaye umwambaro w'ishure, bavuye kw'ishure bataha muhira. Baherekejwe n'umwana muto.

Abanyeshuri bo kukigo cisumbuye bariko barasubira mwishure, kuko umwanya w'akaruhuko urarangiye imbere y'ishure har' igiti cakubiswe n'inkuba kuko ntababi narimwe ,ndetse nta nishami narimwe rikikiriko.

Isomero ryumwaka wa kabiri wamashure yimicuko B rirugaye kandi ryugaye nigufuri abanyeshure siho bari batashe umuryango waryo usize ibara ryera iyo nyubakwa yaryo irakomeye cane kuburyo ritoshobora kubomoka

Umuryango w'isomero w'ishure rito ryo mu mwaka wa gatatu, mu mashuri y'intango, ufise ibara ritukura.

Imbere y'amashure yisumbuye har'ikibuga c'umupira wamaguru kirimwo umusenyi mwinshi cane .Ico kibuga c'umupira w'amaguru gifise amagori meza kandi manini ariko inkingi zayo zaratanguye kuvunika.

Iruhande y'inyubako y'amashure y'intango hari iyindi nyubako ikoreramwo abayobozi b'iryo shure ry'intango, ariko, kandi inyuma yizo nyubako azosukwara iz ibiri hari iyindi nyubako y'igorofa izokoreramwo abanyeshure b'imyuga bazoba bari ko biga imyuga yo kubarira, ndetse ni iyo kubaza.

Mw'irohero rikuru rya mpimba ,uyumusi abantu baje kuraba ababo bahafungiwe ni benshi cane, amasaha ntaragera kugirango bashobore kubahuza n'ababo, aho hantu kumpimba hapfungiwe abanyororo benshi cane ntiworaba.

Mugihosha hari inyubakwa y' amashure y' intango yashaje cane imiryango yarabomaguritse impome zarase imigaga kuburyo ishobora kubomoka umwanya wariwo wose baranabujije abanyeshure yuko bayigamwo kugira ntizobasenyukireko.

Mu kibuga kiri hagati y'inyubako az'amashure yisumbuye yo kumushasha haribombo rifise amabombo abiri aza mwo amazi abana banywa, kandi bagakaraba iyo bariko barakina.

Ibiharuro vyandikishe irangi risa n' amabara atandukanye rimwe gatatu kane gatanu gatandatu icenda.

Ikigo c’amashure y’intango co mu kinindo kigizwe n’amashure menshi, ariko gifise uruzitiro rushaje cane kuko rwaramaze kumerako n’ivyatsi, hejuru yaco hari inyoni zo bwoko b’ibikona ziriko ziraguruka.

Uyu munsi mu mwaka wa gatatu w'amashure y'intango baramutse biga ibiharuro, mwarimu yabigishije ibijanye no guteranya. Icenda guteranya umunani, umunani tuwusambuye dutoramwo rimwe be n'indwi, bingana icenda guteranya rimwe guteranya indwi, bigaheza bikangana cumi guteranya indwi, na vyo bikangana na cumi n'indwi.

Mw'isomero ry'abanyeshure harimwo ibishushanyi, harimwo indome, harimwo indome zivuga n'indome zindagi, harimwo kandi amashisho y'ivyamwa nk'inanasi, nk'ikaroti n'ibindi.

Kuruzitiro rwinyubakwa yamashure yisumbuye yo ku Mushasha hacafyeko abana batatu bariko barakina umupira wamaguru, ariko inyuma yarwo hari ivyatsi vyinshi cane ntibaheruka kubitema kuko vyarakuze.

Abanyeshure babiri bariko barasiguriranira inyuma y'ivyigwa ku mugoroba muhira kuko buri musi barafashanya. Umwe yiga muwa kabiri w'amashure y'intango, uwundi akaba yiga muwa kane w'amashure yisumbuye. Ni navyo bibafasha kwama baba abambere buri gihe.

Amashuri yubatswe mu buryo bugezweho, kandi ni meza cane. Yubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse rimwe, ifise umuhora ukikijwe hirya no hino n'ivyuma. Amashure ni mashasha, kandi afise amabati meza.

Ikibuga c' umupira kirimwo umusenyi n' ivyatsi inyuma yuruzitiro hariyo amazu afise amabati atukura.

Ku kibaho co mw'isomero ryo mu mwaka wa gatandatu, handiseko amatangazo abiri : irya mbere rivuga ko kuwa gatandatu w'itariki cumi na zine Ntwarante ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu abanyeshure batazoza kw'ishure.

Isaha iriko yerekana ko tugeze kw'isaha zine n'iminota mirongo ine n'itanu. Abanyeshure harageze ko bagenda mu karuhuko.

Umwaka wa kane w'ishuri ryintango ryo Mukibenga urimwo abanyeshuri beshi cane ntiworaba kandi bose bambara umwambaro w'ishuri kiretse yuko harimwo batatu muribo batararonka umwambaro w'ishuri.

Abanyeshuri bariko barakora ikibazo ni beshi cane mwarimu wabo ariko arabacunga kugirango ntibarabanireko.

Ishure ry'intango ryo mu kibenga rifise umuyobozi, kandi uwo muyobozi arafise imodokari iyo modoka ifise ikibanza ibikwamwo mu gihe uwo muyobozi abariko arakora akazi iryo shuri rifise abari mu baba bagabo, ndetse n'abakobwa, kandi abakobwa basabwa kwambara amapana ntariyobaje ku kazi.

Mw'isomero abana bariko biga ibiharuro rimwe ku rwiza kabiri bingana kabiri, kabiri ku rwiza kabiri bingana kane.

Abanyeshure bariko bariga ibiharuro. Ku kibaho cirabura, mwarimu yanditse ibiharuro umunani guteranya kabiri, guteranya gatanu.

Mwarimu ariko yigisha icigwa c'ikirundi abanyeshure. Imperekeranya "nt", imperekeranya "bw", imperekeranya "ng".

Turi kw'isaha zitandatu z'umutaga kw'ishure rito y' iryo mu kibenga iri shure rifise kahise kadasanzwe, kuko ni ryo ryizeko uwayoboye igihugu bagaza iri shuri, kandi rikunda kumenyesha bidasanzwe mu bibazo vya leta aho kenshi abanyeshure baba ba mbere baba bavuye kuri ra ishuri.

Isomero ryubakishije amatafari aturiye. Abanyeshure bose bambaye impuzu zisa kandi bariko bariga.

Ku ruhome rw’ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga, hariho agasandugu k’ivyiyumviro aho umuntu wese afise ico ashaka gushikiriza ku bijanye nokungene iryo shure ritunganijwe, aheza akandika agashiramwo agapapuro kiwe muri ako gasandugu.

Mw'isomero abanyeshure bariko biga icongereza; kukibaho hacapfye umuntu, ibihimba vyiwe vy'umubiri bisiguye mucongereza.

Kw'ishure ry'intango ryo ku Musaga ya mbere, hari intebe nyinshi zishaje, abana bicarako. Mw'ishure ryo mu wagatatu, hari akabati gasize amabara atandukanye mwarimu akoresha mukubikamwo ibitabo.

Isomero ryubatsee vuba ririmwo intebe nyinshi zizokwicarako abanyeshure, kandi ziracari zishasha.

Uyu musi musitanteli wa ko mene mabanda yaje ku kazi, kuko ahakorera haruguruye ahubwo reka ngende kubwira mamahitane musazawe kugira baze kumuraba, kuko bari bagize imisi myinshi baza kumuraba ntibamubone.

Mu mwaka w' umunani kw' ishure ryisumbuye ryo mu Cibitoke, mwarimu w' umugore ariko yigisha icirwa c' ikirundi, aho ariko yigisha gucagagura. Ubukene: u- bu- ke- ne.

Kubera yuko hirya no hino mu gihugu, ahenshi inyubakwa z'amasomero y'amashure y'intango zishaje cane, hariko harakorwa isanurwa, ry'amashure amwamwe bivanye n'ukuntu amaze imyaka myinshi cane.

Inyubako z'amashure y'intango n'inyubako z'amashure yisumbuye mu nyakabiga izo nyubaka zibiri ziregeranye ni na vyo bituma abana iyo hageze umwanya wo kuruhuka bose bagira mu karuhuko icarimwe abana bo mu mashuri y'intango bakenera ukwabo abo mu mashure yisumbuye na bo bagakenero kwabo.

Ibombo ryo kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kamenge, riheruka kuzako mazi haheze amezi arenga abiri. Abanyeshure kugira ngo baronke amazi bakara canke bamesuze impuzu, canke ndetse n'ayo batekesha bibatwara urugendo rw'ibirometero bitanu.

Inzu nziza isize amarangi y'ubwoko butandukanye. Imbere yayo hateye amashurwe menshi kandi meza.

Abanyeshbo mu mwaka wa kane w'amashure y'intango bariko barakora isuku. Abahungu bariko baravoma amazi yo gukoropa, abakobwa na bo bariko barakubura. Mwarimu wabo ariko abigisha isuku, kugira ngo bamenye uko bazoza barakora isuku mu hira iwabo.

Uyu musi abarimu bose baje bambaye impuzu zirabura. Baba abagabo amapantaro n'udupira twirabura, abagore amakanzu yirabura. Kubera yuko bibuka umwe mu barimu yapfuye hirya y'ejo.

Igiti giteye inyuma y'ishure ryisumbuye ry'i Matana, ni kinini cane ku buryo gikwiye kwicirwa. Kubera yuko umunsi coshobora kuvunika biturutse ku muyaga mwinshi canke imvura nyinshi, coshobora kuvunikira ku mashure bigatuma haba isanganya.

Mbega Ikigo c'Amashure ciza,! gisize amabara meza, gisize isima nziza, imbere yaco hateye amashurwe meza, emwe gisaneza ntiworaba, hazoba hahiriwe abanyeshure bazohiga!

Ishure ritoya ryo mu Kinanira ryari rikwiye kuba rigikomeye kubera rimaze imyaka ibiri yonyene ryubatswe. None amabati yatanguye kuwa ingese. Iryo shure rifise uruzitiro rw' iminyari kubera yuko umufundi amafaranga yahavuye amuherana atarashobora kwubakisha uruzitiro.

Abavyeyi b’abana baje kuramutsa abana babo babasanze kw’ishure abana n’abavyeyi bose hamwe banezerewe cane.

Abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kamenge, bakoze ibibazo ku misi ikurikira, itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, umusi wa mbere kw'itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Amashure y'intango kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu arashaje cane, kandi afise uruzitiro rw'iminyari urwo ruzitiro nta n'umuryango rufise abanyeshure bakaba bari mu mashure, kubera yuko umwanya w'ishure wageze.

Inyubakwa y'amashure matomato y'igahweza igizwe n'amasomero atandatu ,aho higa abanyeshure bo kuva mu wambere gushika mu mwaka wa gatandatu. Hepfo y'iyo yubakwa hari umurima w'ishure ukaba uteyemwo ibitoke Kandi ivyo bitoke ni vyiza cane ndetse vyinshi murivyo bireze.

Isomero ry'umwaka wa gatandatu w'amashure y'intango riri ku mutumba wa Gahweza, ririmwo intebe nyinshi kandi ni nziza cane, umenga zose ni nka zishasha. Izo ntebe zikaba zabajwe n'abanyeshure baheruka kurangiza umwuga, aho nyene kw'ishure ryisumbuye riri ku mutumba wa Gahweza.

Umunyeshure yambaye umupira usa n'icatsi kibisi. Afise ikaramu mu ntoke ariko yandika ibiharuro mw'ikayi.

Ishure ryo mu Kibenga rirakomeye cane kuko ryubakanye ubuhinga budasanzwe. Imbere yaryo hateye amashurwe kandi rifise uruzitiro rw'intsinga. Abanyeshure babiri bahagaze imbere yaryo, bagiye gutembera kubera harageze umwanya wo gukina.

Iruhande y'ishure ryo mu Buterere, hari isengero y'abakizwa kandi bakunda kuba bariko barasenga hafi misi yose. Imodoka ihagaze mw'irembo ry'ishure kandi izanye ibitabo abanyeshure bazokoresha mu mwaka uza.

Mwisomero mwarimu yashushanije umuntu kukibaho ariko yigisha ibihimba vy'umubiri bigize umuntu mu rurimi rw'icongereza.

Intara ya muyinga yarasigaye inyuma mumajambere ah'abana b'abakobwa usanga bageze mumyaka cumi n'itanu bakiri mu mwaka wakane canke mu wagatanu. Abandi ugasanga bariko baheba amashure batashoboye kuyarangiza kubera abakuze.

Isomero uwu mwanya riragaragara ha n'umuntu n'umwe aririmwo bose batashe n'ikibaho basize bagihanaguye neza.

Urugi gw' uruzitiro gw' ishure ritoya ryo mu Kibenga ni ugwicuma kandi rukozwe mu butare bukomeye cane inyuma yagwo hari igiti c' umukaratusi c' ingazamarunku ico giti nico umunyezamu akunda kubikamwo ikinga ryiwe iyo atonze ku kazi.

Inyubako z'amashure mato mato mu nyakabiga ni nyinshi, kandi ziratandukanya imbere yazo hari ibiti vyiza, kandi bitanga akayaga keza amabendera rimwe ry'igihugu c'uburundi irindi ry'umuryango w'ibihugu vya afrika y'ubuseruko arahungabana imbere y'amashure.

Ishure ry'intango ryo mu munanira rirafise ubukarabiro, ariko nt'amazi aheruka kuhaza kubera haciye igihe kirekire ata mazi ahaza iryo shure nta n'uruzitiro rifise, kandi riri hafi cane y'izindi nyubakwa z'abanyagihugu.

Umwana yiga mu mwaka wa gatatu w'amashure y'intango, ariko arasubiramwo ivyigwa ku mugoroba umuvyeyi wiwe aramukunda cane, kubera ko mu gice giheze yabaye uwa mbere bituma umuvyeyi wiwe amugurira impozu zishasha mu buryo bwo kumushimira.

Inyubakwa y'amashure y'intango yo mu kibenga igizwe n'amasomero atandatu, kuko higa abanyeshure kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu hejuru y'iyo nyubakwa hari indege ziriko zirarengana, kubera yuko iyo nyubakwa iri hafi y'ikibuga c'indege.

Iruhande ryisengero hariho ikigega c'amazi, hariho kandi ikigo c'amashure, hariho n'ibarabara ry'ivu.

Abanyeshure bo mu kigo c'amashure y'intango yo ku Musaga uyu mwanya bariko barakina kuko bari mu gihe c'akaruhuko bari munsi y'ibiti vy'imyembe kandi nyuma y'amashure hariho ikigega c'amazi.

Ishure ritoyi ry'intara ya bubanza ryubatse mu buryo bw'igorofa, ariko rirashaje riri kwibarabara risize ikaburimbi, kandi hari abahungu babiri bariko baratembera baca hakurya y'ibarabara.

Ikigo c'amashure co ku Muzinda kirashaje cane kimaze imyaka irenga mirongo itanu kuko nico k'umuzo w'abazungu, ni naco gituma amabati yashaje cane yatanguye kuza aravako ndetse n'imiryango yarabomaguritse ntiworaba.

Mwisomero harimwo ibicapo vyinshi abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga bikabafasha gutahura ivyigwa.

Ishure rifise amasomero meza cane ntiworaba mwisomero ryo mumwaka wumunani harimwo intebe nziza cane kandi ninyinshi ndetse iryo somero basize baryuguruye kubera yuko ntamunyeshure numwe arimwo abanyeshure batashe muhira kuruhuka

Muntu mbere yo kwitegurira ibibazo bizotangura ku musi weje kw'ishure ryisumbuye ryo mu kibenga umuyobozi w'iryoshure vyabaye ngombwa yuko atumako inama y'abarimu bose bigisha kw iryoshure kugira ngo bitegurire uwo mwanya w'ibibazo ku banyeshure, ndetse iyo nama yatanguye sa kumi z'umugoroba none ubutugeze sambiri z'i jo rikibandanya.

Kw'ishure ryisumbuye ry'ubuhinga ryo mu ka menge hari imikino itandukanye iruhande yuko hari abanyeshure bakina umupira w'amaguru hari n'abandi bakina umupira w'amaboko hakaba basiganwa mu kwiruka ku maguru hakaba, kandi n'abakini yindi mikino yo kugwana.

Ku kibaho co mu mwaka w'icenda kw'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha ahanditse ku rutonde rw'ukungena abanyeshure bagiye barakora ibibazo muri iki gice ca kabiri c'umwaka w'ishure kw'itariko icumi na zitatu z'ukwezi kwa gatatu kw'itariko icumi na zitandatu z'ukwezi kwa gatatu hamwe no kw'itariko icumi n'umunani z'ukwezi kwa gatau tatu.

Munzu y'ibitabu iri kw'ishure ryisumbuye ryo mu kivoga harimwo ibitabu vyinshi cane kandi vyiza, ibitabo vyo mu mwaka w'indwi biri mukabati ukwavyo ,ibitabo vyo w'icenda bikaba ukwavyo, ibitabo vyo muw'icumi bikaba ukwavyo gutyo gutyo gushika mu mwaka w'icumi na gatatu.

Ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha riri hafi y’ibarabara ry’ikaburimbi. Hakurya yiryo barabara hari ibiti vyimikaratusi yo mubwoko bwa kijambere ndetse kandi hakaba hari n’ibiti vy’amatara, ivyo biti vy’amatara bikaba bitwara umuyaga nkuba hirya no hino mumihana yegereye iryo shure.

Kwishure ryisumbuye ryikigozi abanyeshure bamye bakora ikibazo uyu musi kwitariki cumu numunani zukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nagatandatu abanyeshure bakoze ikibazo cibiharuro aho bagitanguye kwisaha zine niminota mirongo ine zo mugatondo ndetse bakirangiza kwisa zitandatu niminota mirongo ine zo kumutaga

Mw’isomero ryo mu mwaka w’indwi kwishure ryisumbuye ryo mu kinanira riri mu gisagara ca bujumbura niho hamanitse urutonde rw’ivyigwa vyukungene abanyeshure bagiye barakora ibibazo ibibazo bisoza igice ca kabiri c’umwaka w’ishure ndetse ku musi wa gatanu itariki mirongo ibiri z’ukwezi kwa gatatu umwaka w’ibibumbi mirongo ibiri na birongo ibiri na gatandatu niho bakoze ikizo c’ikirundi hamwe nicigifaransa.

Ishure ry'intango ryo mw'irohero rigizwe n'inyubakwa nyinshi cane ,kubera yuko zirenga zine kandi zisakajwe n'amabati yo m'ubwoko bwa kera, ikirere uyumunsi kizindutse gisa neza cane ntiworaba ,kandi imbere yiryo shure hateye igiti ciza cane.

Iruhande y'inyubakwa z'amashure yisumbuye yo mu kinanira ya gatatu hari ikibuga c'umupira w'amaboko ku nkengera z'ico kibuga c'umupira w'amaboko ni ho abarimu bafise imodoka zabo bagenderamwo bakunda kuzihagarika umwe mu barimu aracagenda n'amaguru akabarika ararengana muri ico kibuga, kubera je yacerewe.

Ishuri ryisumbuye ryo ku Mushasha rifise ibibambazi bisize isima nyinshi cane, kandi irakomeye ntiworaba. Hari umunyeshuri yagiye mu kazu ka surwumwe, Uwo munyeshure akaba yasize isaho yiwe hanze, isaho yirabura kugira ngo ibe itomubangamira abaye arimwo arituma.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Ngagara, rifise irembo rinini cane, Kandi iryo rembo naryo rikozwe mu butare bukomera cane. Umwe mu barimu yatonze kw'ishure yacerewe aho yahisemwo gutira ikinga umubanyi wiwe kugira ng'arabe ko yoshika kw'ishure ataracerewa cane.

Ishure ryisumbuye ryo mu gihosha rifise uburaro bwiza cane ntiworaba ubwo buraro bwubatse mu buryo bwa kija mbere, ndetse hakaba harimwo n'umuhora utandukanye ivyumba abakobwa bararamwo hamwe n'ivyumba bahungu bararamwo uwo muhora ukabufise inzugi z'ivyuma.

Mur umugaheruka kwubakwa ikigo c'amashure y'akarorero aho hubatswe n'inyubakwa y'akarorero y'amashure iyo nyubakwa ikabigeretse kabiri iyo nyubakwa, kandi kabara indende ku buya ifise amasomero arenga mirongo ibiri ayo masomero yose hamwe akabazakira abanyeshuri barenga ibihumbi bibiri.

Ishure ryisumbuye ryo mw'i Rohero rigizwe n'inyubakwa nyinshi kandi nziza. Iryo shure riri hagati na hagati mu gisagara ca Bujumbura, kandi ryigako abanyeshure benshi cane. Iryo shure abanyeshure bakunda kuba aba mbere, iyo bakoze ikibazo ca Reta nko mu mwaka wa gatandatu baba aba mbere.

Inyubako y'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ry'umukinanira yegeranye cane n'inyubako y'amashure yisumbuye, ndetse inyubako y'amashure yisumbuye yoyo ni i gorofa umunyeshuru umwe yatanguye ku hashika yajumaraniwe, kubera yuko yasanze ari we wa mbere yatanguye ku hashika.

Inyubakwa y'amashure y'intango yo mu Kinanira mu gisagara ca Bujumbura irakomeye cane. Yubakishije amatafari aturiye, ndetse ku ruhande rwo hasi hasize n'irangi ryera. Iyo nyubakwa ikaba iri hafi y'urusengero rwa katorika. Ndeste imbere y'iyo nyubakwa hateye amashurwe meza cane kandi baheruka kuyaconga neza.

Kwishure ryisumbuye ryo mu Kinanira yambere, haribisata bitandukanye, iruhande y’uko har’igisata cigisha Ibijanye n’indimi, hari kandi gisata cigisha Umenga w’ubwubatsi hakaba n’ikindi gisata cigisha ibijanye n’ubuhinga bwa none aho gifise imashini nyabwonko nyinshi cane.

Ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha rirashaje cane kubera yuko risakaje amabati yo mu bwoko bwa kera. Ndetse hakaba hariho n'ibice ryatanguye kubomagurika. Ku ruhande rw'igikoni inyuma hariho inkengeri yahoze ikoreshwa n'abanyeshuri. Ubu bakaba bayimanitse ku ruhome rw'inyuma y'igikoni.

Kw'ishure ryisumbuye ryo ku mushasha abanyeshure bahejeje kuduza ibendera bahejeje kuduza ibendera baciye baja mu mashure yabo muri uwu mwanya bariko barakurikirana ivyirwa ntiworaba hari umunyeshure umwe yacerewe yambaye umwambaro w'ishuri akabahetse isaho ku mugongo uwu mwanya akabari ha gishika kw'ishure.

Imbere y’inyubakwa z’amashure y’intango yo mu Ngagara hateye ibiti vyiza cane kandi ni binini ntiworaba. Imbere y’izo nyubakwa kandi hari n’imodoka y’umuyobozi, imodoka ntoya igenderamwo umuyobozi w’iryo shure ndetse harimwo n’ibindi biti vyiza cane vy’amashurwe.

mwirohero mu gisagara ca bujumbura hari ikigwa cy'amashure y'intango kinini cyane kigizwe n'inyubako nyinshi cyane kandi gifise ikibuga c'abana bakinira mu kinini cyane umwe mu bari marikaragenda genda mu kibuga ataha kubera yuko arangije kwigisha icigwa c'ikirundi mu mwaka w'umunani

Kw'ishure ryisumbuye ryo ku Mutanga mu mwaka w'umunani abanyeshure uyu munsi mu gatondo bakoze ikibazo mu kigwa c'ikirundi. Kimwe mu bibazo babajijwe babajijwe ngo andika ibintu bibiri bitumenyesha umwanya inyishu zari ngo : izuba hamwe n'isaha.

ku mugwa mukuru muyinga hari ibigo bibiri vyegeranye ikigo cy'amashure y'intango hamwe n'ikigo c'amashure yisumbuye ikigo c'amashure y'intango kigizwe n'inyubakwa ngufi kandi kikaba gifise uruzitiro rwaco ariko ikigo c'amashure yisumbuye kigizwe n'inyubakwa y'igorofi igeretse rimwe

Ishure ryisumbuye ryo mu gihosha rigizwe n'inyubakwa zibiri zikoreshwa n'abanyeshure nk'amasomero, izo nyubakwa zirarabana kandi n'amagorofa ageretse kabiri hagati na hagati niho abanyeshure badugiriza ibendera kandi hateyemwo n'igiti c'umunyinya.

Mucumba c'uburiro kw'ishure ryisumbuye ryo mumunanira riri muntara ya gitega abanyeshure bahegeje gufungura ariko abanyeshure bose ntibaje gufungura kubera cumi muribo bagwaye bari bagiye kwamuganga. Ivyokurya vyabo bikaba bipfundikiriye kumeza iri muri ubwoburiro nyene.

Inyuma yukw'abanyeshure babandanije kugwira kurugero rudasanzwe kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kivoga, bakarengera inyubakwa yar'isanzwe ihari, hahavuye hubakwa iyindi nyubakwa y'igorofa nini cane kandi idasanzwe, kubera yuko ifise amasomero arenga mirongo itatu, nayo ikab'ishobora kwakira abanyeshure bareng'ibihumbi bibiri.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mushasha ryubatswe mu buryo bukomeye cane kandi bwiza, rifise n'inkingi nziza kandi zikomeye. Umufundi yaryubatse bigaragara yuko yarafise ubunararibonye budasanzwe, imbere y'iryo shure hari abanyeshure batanu bamaze gutonda kw'ishure, umwe muri bo akaba ariko arabira bagenzi we mw'idirisha.

Kubera ubwishi bw'abanyeshuri bubandanya kwiyongera cane mu gisagara ca bujumbura hari inyubakwa nyishi zabanyeshuri ku mashuri y'intango yo mu gisagara ca Bujumbura iri ahitwa Mugihosha izo nyubakwa zose hamwe zifise abanyeshuri bashasha bashika ibihumbi bibiri bo kuva mu mwaka wambere gushika muwa gatandatu gusa.

Inyuma y'urukino rw'umupira w'amaboko rwahuje abanyeshure baserukiye ishure ryisumbuye ryo mu kibenga hamwe n'abanyeshure baserukiye ishure ryisumbuye ryo mu kinanira abari bashigikiye umugwi w'abanyeshure baserukiye ishure ryo mu kibenga bari banezerewe cane, kubera yuko ari bo batahukanye intsinzi y'uyu musi.

Ishure ry'isumbuye ryo mu kinanira rigizwe n'amashure yo kuva muw'indwi kugera muwa cumi na kabiri ndetse hari ibisata bibiri icindome ndetse ni cubuhinga iryo shure ry'isumbuye ryubatswe mu buryo bukomeye cane kubera igice co hasi coco cubakishijwe amabuye ariko igice co hejuru cubakishijwe amatafari aturiye.

Kw'ishuri ry'intango ryitiriwe abami ryo mu Gihosha, abavyeyi baje gutegera abana babo kubera hageze yuko bataha. Abo bavyeyi bakunda kuza gutora abana babo kw'ishure, kugirango babarinde impanuka ndetse babarinde kuba bogira amasanganya yo mw'ibarabara bariko barataha bava kw'ishure.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Pawulo ry'ibujumbura, ryubatswe mu buryo bwiza cane kandi ni ryiza rirateye igomwe ntiworaba. Ni igorofa igeretse kabiri kandi muri uwu mwanya nta banyeshure bari hanze kubera yuko bose bari mw'ishure, bariko bariga.

Ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga hari amashure menshi y'intango aho mu kigo kimwe hari inyubakwa zirenga zitatu z'amashure y'intango hakaba harubatswe n'umuhora wabigenewe abanyeshure bacamwo bariko bava mu nyubakwimwe baja muyindi uwo muhora urasakaye neza n'amabati.

Kw'ishure ryisumbuye giga kweza mu mwaka w'umunani abanyeshure biga ivyirwa vyinshi kandi bitandukanye, aho harimwo n'icirwa c'ijambo ry'imana , harimwo n'icirwa c'icongereza, ikirwa c'i kirundi ibiharuro ekabarigana siporo ntiworaba.

Iruhande y'isengero rya katorika iri ku Mushasha mu gisagara ca Gitega, hubatswe inyubakwa y'amashure y'intango, iyo nyubakwa y'amashure y'intango imaze igihe kinini cane, kubera yuko hamwe niyo sengero nyene vyubakishije amabuye, kandi bikaba vyubatswe mu gihe c'abazungu.

Kwishurejisumbuye ryo kumusagahamaze gushika abanyeshuri batanu babiri muri bo begamiye uruhome bariko baraganira abandi babiri bariko baraza bageze mu kibuga c'umupira w'amaboko uwundi umwe arasubiye inyuma, kubera yuko asanze yibagiye i karamu asubiye inyuma kurigura.

kw’ishuri ry'intango ryo Mukanyosha hari ubuhinga bushasha bwokugaza amagufuri abiri ku muryango umwe w'isomero ubwo buhinga babutanguye inyuma yaho bameneye inzugi incuro nyishi bakaza bariba ibitabo bigahungabanya ivyirwa cane kuriryo shure.

Kukibaho co mw'isomero ryo mu mwaka wa cumi na kabiri ryo kw'ishure ryisumbuye ryo mu kivoga mu ntara ya muramvya, har'urutonde rwukungene ibibazo vyagiye birakorwa mugusoza igice ca kabiri c'uy'umwaka w'ishure, muruy'umwaka w'ibihumbi bibibiri na mirongibiri na gatandatu.

Mu gisagara ca Bujumbura, ari nawo murwa mukuru w'ubutunzi mu gihugu c'Uburundi, hafi y'ikiyaga ca Tanganyika, haheruka kwubakwa inyubakwa nziza cane y'igorofa; iyo nyubakwa igeretse kabiri, kandi ni ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha; iyo nyubakwa isize irangi ryera.

Kw'ishure ryisumbuye ry'imatana hari inyubakwa zibiri z'amasomero izo nyubakwa zibiri zubatswe mu buryo bwa kijambere kuko zose n'amagorofa imwe igeretse kabiri iyindi igeretse rimwe abanyeshure ni benshi cane kandi bagiye mu mwanya wokuruhuka kuko baratanguye gukina hirya no hino imbere y'amashure.

Inyubako y'amashure yisumbuyey'igitega ku mushasha n'inini cane aho yakira abanyeshure bagera ku bihumbi bitatu iryo shure ni ryiza cane, kandi riramenyesha aho mu gihugu cose mu kibazo co mu mwaka wa gatandatu mu mwaka uheze cabaye ica mbere.

Iruhande y'inyubakwa y'ubushikiranganji bw'indero, buri musi haba hari imodoka nyishi cane zihahagaze. Izo modoka zikaba ziba ari iza abakozi bakora muri ubwo bushikiranganji, kubera yuko umwe wese afise imodoka yiwe agenderamwo. Imodoka y'umushikiranganji akaba ari yo nziza gusumba izindi zose.

Inyubakwa y'amashure y'intango yitiriwe "umweranda Pawuro" iri mu gisagara hagati ca Bujumbura, aho iri musi y'ibarabara ry'ikaburimbo ryitiriwe "umuganwa rudoviko RWAGASORE", ikaba hirya y'isengero ya katorika yitiriwe "umweranda misheri".

Uyumusi kw'ishure ry'isumbuye ry'iMuyinga habaye umusi mukuru. Uwo musi mukuru ukaba wakorewe abanyeshure bose bakaba bari baje bambaye umwambaro w'ishure. Habaye gushira intebe abanyeshure basanzwe bicarako mukibuga c'ishure ndetse abantu bose bakaba bari banezerewe kubera amajambo meza yariko arahavugirwa.

Inyubakwa y'ishure ryisumbuye ry'ikiremba yubatswe neza cane kandi irakomeye ntiworaba, ifise inkingi nziza cane ziyishigikiye kuko yubatswe muburyo bw'igorofa ,ndetse hari n'ingazi abanyeshure bacako iyo bariko baragenda mw'igirofa ,kandi ikingiye n'ivyuma bibarinda gutembagara.

Ikigo camashure yo kubuterere kigizwe ninyubakwa nyinshi cane izo nyubakwa zikaba zirabana hirya no hino kumpande no kumpande mukigo kiri iruhande yamashurwe abana bakiniramwo hateye ibiti vyimikaratusi yingaza marunko kubera imaze imyaka nyinshi irenga mirongo itatu

I ruhande y'inyubako y'amashure y'intango yo ku muzinda haheruka kwubaka iyindi nyubako anini cane, kandi ndende mu buryo bw'i gorofa iyo nyubako igeretse kabiri, kandi ninini cane ku burya ifise ivyumba birenga mirongo itatu iyo nyubako irahe zikazoba izokwakira abanyeshuri barenga igihumbi.

Abanyeshure biga kwi Shure ryisumbuye ryo mu kinanira bafise ikibuga ciza bakiniramwo Kubera ico kibuga kirimwo umusenyi mwinshi kandi mwiza ico kibuga kandi nico gishinzemwo igiti kimanikwako ibendera Kandi muri uyumwanya ibendera ryigihugu cuburundi riramanitse kuri ico giti Kandi ririko rirahungabana.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinanira rirafise akaguriro. Ako kaguriro ka kaba kari kw'ibarabara, k'uruzitiro rw'iryo shure, aho abanyeshure bakunda kuza kugurira udukoresho dutandukanye bakeneye. Ako kaguriro kandi, abanyagihugu baba hafi na hafi y'ako, bahora baza kukaguriramwo amata.

Kubera ubwinshi bw'abanyeshure babandanya kwiyongera mukamenge kw'ishure ryisumbuye baheruka kwubaka iyindi nyubakwa iri mu bwoko bw'igorofa iyo nyubakwa ikabizokwakira abanyeshure bagera ku majana atanu iyo nyubakwa, kandi kabigeretse kabiri.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga hari amabendera abiri ariko arahungabana, rimwe n'igihugu c'Uburundi irindi n'iry'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko. Umuyobozi w'ishure arakije imodoka aritahiye kubera yuko amasaha y'ishure arangiye.

Inyubako y'ishure ryisumbuye ryo mu Kivoga yubatswe mu buryo bwa kijambere; kubera yuko mw' isomero rimwe rimwe ryose hubatswe mw'ibibaho bibiri. Hari ikibaho kiri imbere aho abanyeshure bicara baraba ariko kandi hari n'ikindi kibaho kiba inyuma y'abanyeshure aho ico kibaho giheza kikifashishwa mu kwandikwako ibintu bitahora bifudika buri mwanya.

Bamwe mu barimu hamwe n'umuyobozi bakora ku kigo c'amashure yisumbuye kiri mu Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura, bafise imodoka batondamwo iyo baje ku kazi. Izo modoka baraheza bakazihagarika mu kabarabara kari kw'irembo ry'ishuri winjira muri ico kigo c'ishure.

Inyubakwa y'uburaro y'abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo ku Mushasha riri mu ntara ya Gitega yubatse neza cane harimwo ivyumba bitandukanye aho abakobwa barara ukwabo abahungu bakarara ukwabo ndetse abiga mu mashure asoza na cane cane mu vy'ubushakashatsi hamwe n'ivy'indimi na bo bakagira ivyumba vyabo bitandukanye n'ivyabandi.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa cumi na kabiri kw'ishuri ryisumbuye ry'i Muyinga harimwo intebe zishasha ariko izindi zirashaje iryo somero ryatunganijwe neza uyu munsi kubera yuko haza kubera inama y'abaserukire abandi mu banyeshure iza kugirishwa n'umuyobozi w'iryo shure.

Inyuma y'inyubako y'igikoni kw ishuri ryisumbuye gyo murwonge hari imegege igitegwa c'amateke ayo mateke ni meza cane kandi ashobora kuzotanga umwimbu mwiza cane. Ayo mateke umuzamu araheza akaza arayavomera buri munsi kugira ngo niyagera kuyasoroma azoyakureko amateke menshi kandi meza.

Mu ntumbero yo gushigikira umugambi wa leta wo kugwiza ibiti vy'ivyamwa mu gihugu, ishure ritoyi ryo mu Kivoga ryarateguye igikorwa co gutera ibiti vy'imyembe, kizoba ku musi wa gatandatu. Ubu tuvugana ingemwe z'imyembe zikaba zaramaze gushika kuri ico kigo.

Ishure ryisumbuye ry'Imatana rifise ibitabo bitandukanye, aho harimwo ivy'icongereza, ivy'igifaransa, ivy'ikirundi, ivy'igishinwa, ivy'ikidagi, eka harimwo ibitabo vy'indimi zose zitandukanye.

Ikigo c'amashure yisumbuye c'Igitega ku mushasha ni ico akarorero kuko kigeretse kabiri. Imbere y'amashure hari umukobwa yambaye i pantaro, ariko aratembera imbere y'ayo kuko agiye gukora isuku.

Ishure ryisumuye ry'umu kabondoni ryiza cane, kubera yuko umufundi yaryubatse yaryubakanye umuhora abanyeshure bashobora gutembereramwo mu gihe imvura ibiriko iragwa, ndetse n'abarimu bagashobora kurengana batanyagigwa hanyuma n'abanyeshure bagashobora kuba bo hakinira iyo hageze umwanya wo kuruhuka.

Inzu y'igorofa yubakishije amatafari aturiye, isakaje amabati, ifise uruzitiro rw'amatafari aturiye rurerure cane.

Amashuri araho yubatse neza cane, yubatse muburyo bwakijambere, ahafise n' umuhora abanyeshure ndetse n' abarimu bagenderamwo iyo bariko bashaka kuva mw' ishure rimwe baja mu rindi, kuburyo imvura idashobora kunyagira umuntu ariko arahatemberera.

Uruzitiro gw'ikigo c'ishure ni rurerure cane, rufise idirisha umunyezamu arabiramwo abantu bari inyuma.

Abanyeshure bariko barakora isuku mw'isomero intebe ziracuritse kugira ngo abanyeshure bashobore gukora isuku neza.

Ikibuga kir'imbere y'ishure rya kaminuza n'ikibuga kinini cane, kirimwo umusenyi; kirimwo ibendera ry'igihugu cacu c'uburundi, kirimwo kandi ikibuga c'umupira w'amaguru ahantu abanyeshure baheza bakimenyererezamwo.

Ku mutumba wa bigwana hari inyubakwa yubakishije amabuye ndetse avanze n'amatafari, iyo nyubakwa ikaba ikoreshwa n'abanyeshure aho kuva muw'indwi kugeza muwi cumi bamaze kurangiza muw'icumi baraheza bakaca bimukira mu kindi kigo c'amashure cubatse ku mutumba wa buhangura akaba ariho basoreza.

Imisozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura ni myinshi cane. Ikirere kirimwo igifungu cinshi, imvura igomba igwe.

Ibigo vy'amashure yisumbuye vy'i Kiremba ni vyinshi cane kandi biratandukanye. Kimwe muri vyo ni kigufi, ariko ikindi coco kigeretse kabiri. Ico kigufi kirakanitse ntiworaba, basha naho umuyaga wogurura gute ntiwogurura amabati yaco.

Abanyeshure batonda kw'ishure bifashishije imodoka zabigenewe. Zibiri muri zo uyu mwanya zihagaze imbere y'ishure zirindiriye yuko abanyeshure hagera umwanya wo gutaha kugira ngo binjiremwo zibatahane zibasubirana muhira iwabo.

Imbere y'ishure hari imodoka nyinshi cane, kandi nziza izo modoka zazanya abategetsi batandukanyi bavuye mu mihingo myinshi y'igihugu abo bategetsi baje gukurikirana inama irikigirishwa n'umuyobozi w'igisagara ca bujumbura, kubera yuko uwo muyobozi, ariko akoreshereza inama kuri iryo shuri ryacu.

Umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo mugihosha afise umugambi mwiza cane kuko afise umugambi wo kugwiza ivyamwa mumurima w'ishure muruku kwezi yateguye yuko hazotegwa ingemwe ijana z' umyembe mukwezi gukurikira naho hakazotegwa ingemwe ijana vy ivyamwa vy 'amavoka.

Inyubakwa yamashure yintango kwishure ryintango ryikanyinya yegeranye ninyubakwa yamashure yisumbuye ariko iyonyubakwa yamashure yintango irashaje cane kandi yubatswe muburyo bwakera yumuzo wabazungu kandi ikaba isakajwe amategura

Inyubakwa z'amashure yisumbuye yo mu Ngagara barazisanuye ubu ni nziza kandi ni zishasha, zigeretse incuro nyinshi. Ariko uruzitiro rworwo ntibarusubiyemwo ku buryo urugi rwarwo rushaje cane.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo mu Kirundo iri ku musozi uhanamye ku buryo abanyeshure bataronka ahantu bakinira, nta kibuga c'umupira w'amaguru kihari, nta kibuga c'umupira w'amaboko kihari, abanyeshure barasabwa kwitabwaho.

Iyo igorofa ifise inkingi zibiri zibiri irakomera cane, kandi ibaye yubakishije amatafari aturiye kab'akarusho.

Kw'ishure ryisumbuye ry'ikabanga hasanzwe hari n'akaguriro ,ako kaguriro kakaba arak'abanyeshure, ariko n'abantu basanzwe baba hafi na hafi y'iryo shure nabo nyene barakagurirako utuntu tumwe n'utundi na cane cane imikate.

Ikigo c'amashure gisa nabi cane kandi cubakishije amatafari ya kera, ndetse kiramaze no gutangura gusambuka. Kiri mu kiyaya kuko hakurya hari imisozi miremire cane. Ikirere gisa nabi, imvura irashobora kugwa mukanya kari mbere.

Mw'isomero handitseko ku kibaho urutonde rw' ivyirwa .Ukungene bakora ibibazo bisozera igice ca kabiri c' umwaka.

Mucumba c’ishure c’abarimu co kwi’ishure ryisumbuye ryo ku musaga, harimwo amasaho y’abarimu n’ibicupa vyamazi, harimwo kandi n’impuzu ziza guhabwa abanyeshure baza kuba bambere mu kuronka amanota ya kino gice ca kabiri c’umwaka w’ishure.

Akabati ko mumwaka umunani kwishure ry'isumbuye ryo mu Kibenga karugaye, mwarimu yasize akugaye kuko yabitsemwo ibitabo vyiwe kugaje amagufuri abiri ariko karashaje cane, hejuru yako hari igikarato kibikwamwo amasabuni bakoresha isuku.

Hafi y'ishure ryacu hari umugina. Uwo mugina uri mu kibuga c'ishure abanyeshure barakunda kuwicarako mu mwanya w'ikiruhuko. Muruwu mwanya hari abana b'abakobwa bawicayeko babiri, iruhande yabo naho hakaba hari uwundi mwana w'umukobwa nawe nyene ahagaze bariko baratera inkuru batwenga.

Mw'isomero hariyo amatara. Amadirisha aruguruye. Intebe hariyo zike kubera izindi bazitwaye mu rindi somero.

Umuryango w'icuma w'inzu ya korode uratukura. Wugaje amagufuri abiri. Hejuru ku nzu haramezeyo ivyatsi ku mabati.

Ibendera ry'igihugu c'uburundi ririko rirahungabana, imbere y'inyubakwa y'amashure ya kaminuza y'abigenga iri mu Ngagara. Imodoka za bamwe mu barimu ziratonze hirya no hino imbere y'ishure.

Ishure rigizwe n'inzu y'igorofa, rigeretse kabiri. Yigamwo abanyeshure benshi cane barenga ibihumbi bitanu.

Isomero riruguruye, rifise umuryango w'icuma. Rifise ikibaho cirabura, ririmwo intebe kandi ryubakishije amatafari aturiye.

Ku ishuri ryisumbuye ryo mu kanyosha inyuma yuko bigaragaye yuko abanyeshuri bariko baba beshi cane bakerengera ishuri ryari ryarubatswe kugirango ryakire abo banyeshuri hahavuye himvurwa kubaka iyindi nyubako igeretse kabiri ku girango izoze irakira abo banyeshuri bose hamwe.

Amashure arashaje kuko asakaje amabati yo mu gihe ca kera, hagitwara abazungu. Imbere y'ayo ,hari amabendera abiri: rimwe n'iryo igihugu c'Uburundi, irindi n'iryo ubumwe bw'Abarundi. Hari n'ivyatsi ndetse n'ibiti biteye imbere y'amashure.

Abanyeshure bicaye mu kibuga bariko baratera inkuru umwe muri bo arahagaze wewe agatwengo ka mwishe ntiworaba imbere yabo hari i modoka zirindiriye abavyeyi, kuko bagiye mu nama.

Ikigo c'amashure mato yitiriwe abami abavyeyi baje gutora abana babo kugira ngo babatahane imuhira.

Kwishure ryitiriwe mutima mweranda ibujumbura rifise uruzitiro rurerure cane kandi bashizeko kuruzitiro ivyuma bisongoye kuburyo umusuma agerageje kurusimba vyoheza bikaza biramuzibura

Uyu musi abayobozi bagorobeje bakiri kw'ishure kuko haracari vyinshi bakiriko barakora. Uyu musi ijoro riza kuba risa neza kuko ukwezi ndabona kwatse cane hakiri kare, ntakibazo.

Imisozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura, ni myinshi kandi imwe ni miremire cane, amazu yo mugisagara amwe ni mato mato ariko ayandi arageretse, amwe mur'ivyo asakajwe amabati yo mugihe ca kera hagitwara abazungu.

Kw'itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu abanyeshure bariko bakora ikibazo.

Abanyeshuri bariko barakora ikibazo isaha batanguriye ki kibazo ni sayine n'iminota mirongo inene itanu isaha baza gusozerera ki kibazo ni sasita n'iminota mirongo inene itanu, kubera kiza kumara amasaha abiri yonyene.

Impene iriko irarisha ubwatsi butoshe cane, buteye inyuma y'ishure. Iruhande yayo har'igiti c'umwembe kinini cane.

Inyuma y'ishure hariho ikibanza cabigenewe abantu bashobora kwugamamwo imvura iyo iguye bahageze.

Amashure ni meza kandi ni menshi cane. Ariko umukobeko ucamwo amazi y'imvura, imbaho ziwupfutse zozo zirashaje, kandi zimwe murizo zaravuyeko izindi nazo ziriko ziravunagurika.

Inzu yigorofa ndende, kandi yagutse cane igeretse kabiri ifise amasomero meshi kandi meza cane izoba, Ikigo ca Kaminuza.

Ibendera ryigihugu cuburundi riramanitse inzu yigorofa kuruhande gisa neza cane

Inzu y'igorofa ni nziza cane. Abantu babiri umwe yambaye impuzu y'ubururu, afise isaho ku mugongo. Bariko baraganira.

Hafi y’uruzitiro rw ‘Ikigo c’amashure y’i Gahweza, hatey’umukaratusi wo mubwoko bwa kijambere ni mwiza cane . Hari kand’umunara wo gutuma tumanakw’amakuru w’ishirahamwe rya ONATEL. Iryo shirahamwe rikabar’iryo rya Leta mugihugu c’Uburundi.

Abanyeshure bahetse udusahi kumugongo bariko barataha inzu ndende yigorofa ririko irubakwa.

Iruhande y'ishure ryacu hariko hubakwa inzu yigorofa Nini cane Kandi igeretse Kenshi Yuko imaze kugerekwa gatatu kose bakibandanya kuyubaka. ntawuzi aho bazogarukiriza kuyubaka abanyeshure batanguye gushika uyumunsi babaye bariyicarira iruhande yuruzitiro.

Ishure ryubakishije amabati. Abanyeshure babiri bariko barataha. Iruhande yaryo hariko hubakwa inzu y'igorofa.

Igiti kinini Cane cingazamarumbo Kiri kuruhande rwi barabara hirya hariho ibindi biti navyonyene binini cane.

Abanyeshure bahisemwo kuja kuganirira inyuma y'ishure kuberako turi mugihe c'akaruhuko biciye mwo uturwi turwi kandi benshi muribo bahetse udusaho twabo mumigongo abahungu abakobwa bose baravanze.

Kw'ishure ryabihebeye ,Imana ,hariho igishisho ca Bikira Mariya, iryoshure ryubatse n'amabati.

Abanyeshure babiri umwe afise isaho yiwe ku mugongo ,uwundi ayifise mu ntoke, bagiye mu bururaro kubika ivyo baguze.

Imbere y'ishure har'ivyuma abanyeshure baryako umunyenga iyo bagiye gukina. Har n'igiti abanyeshure bugamamwo izuba.

Ko'ishure ryisumbuye gigisha ibijanyo n'uburimyi ry'ikigozi hari abanyeshuri batanu bakoze ubushakashatsi ku bijanyo n'igitego c'umukaratusi abo banyeshuri batoye ubwoko bushasha bw'umukaratusi ubwo bwoko bwobwo bukaba bukurana ingoga, kandi bukavamwo imbaho zikomeye cane.

Ishure ryisumbuye ryo kumutumba wavugizo ryubakanye ubukomezi budasanzwe. Ivyo bigaragarira kumpome zigize iryoshure ndetse n'ivyuma bikingira amadirisha biri kur'uryioshure. Naho ibiyo bigize amadirisha vyatanguye kumeneka biturutse kumabuye biterwa n'abana bari hanze.

Amagori y'ikibuga c'umupira w'amaguru amabendera abiri rimwe ry'igihugu c'uburundi irindi ry'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseluko.

Iruhande y'ishure ryacu hari ibiti vy'ivyamwa. Hari igiti c'ipapayi hamwe n'igiti c'ivoka. Igiti c'ivoka kiracari gito cane, ntikiratangura kwama; ariko igiti c'ipapayi coco camye ivyamwa vyinshi cane.

Imeza ya mwarimu iteretseko agacamurogo. Iriko kandi ikaramu kandi iriko udupapuro yatabaguye kugira ngo adukoreshe ariko arabasigurira abanyeshure urugero rw'ivyo aza kuba ariko arabigisha. Hateretseko kandi igikombe.

Abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ryo kumushasha bamaze indwi zibiri bari muri yegere yegere kubera ko bari bamaze igihe bagaburirwa imfungurwa zimeze nabi cane kandi zaboze. Ni naco gituma kw'ishure ryabo atamunyeshure n'umwe aharangwa ubu nta n'inyoni ikacira.

Uyu munsi turi itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa gatatu, ariko kandi twita ntwara nte mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Mw'ishuri ryacu hariyo umuyagankuba ku buryo ushatse wa comeka terefone yawe nta kibazo.

Muri zone ya Vugizo haheruka kwubakw’ishure ryisumbuye ry'ubuhinga iryo shure niryiza cane kandi niry’akarorero . iryo shure rizoshigwamw'abanyeshure bazoba babaye abambere mu kibazo ca leta co mu mwaka wa gatandatu

Inyubako y'ishure ry'isumbuye ryo ku Mushasha yubatse mu buryo bw'igorofa igeretse rimwe iyo nyubaka isakaje amabati kandi ifise imireko itwara amazi y'imvura habigenewe umunyeshure yazindutse cane uyu musi yaciye aba ariyicariye ku ntebe iri imbere y'ishure.

Abantu babiri bariko baraganira. Umwe yambaye ikabutura yera. Bariko bataha muhira iwabo aho baba.

Ishure ryacu rifise amadirisha amanini cane, kandi, ariko ibiyo, ariko inyuma yavyo hariko n'ivyuma biheza bikabikingira intebe zo mwishure harimwo iz imbaho, kandi harimwo n'izo i ruhande y'imbaho hariko n'ivyuma sina ari nzi yuko izifise ivyuma na zo zivuna ikabasha.

Amashure yisumbuye y'i Kabanga yubatswe muburyo bw'ubuhinga bwa none, kandi uruzitiro rwayo narwo nyene rwubatswe muburyo bushasha, aho rwubakishije antena n'ivyuma, ivyo vyuma bikaba bituma umuntu ahagaze hanze inyuma y'urugo, ashobora kuba yobona n'abantu bari indani n'ibiri ko birakorerwaho.

Ku ruzitiro rw'ishure ryisumbuye ryitiriwe mutima mweranda hariho ishusho yerekana inuma iriko imanuka iva mw'ijuru.

Imbere y'ishure, hari umusenyi mwinshi kandi mwiza. Hateye kandi ibiti bitanga umuyaga wo guhumeka ku banyeshure.

Amashuri araha afise inkingi zikomeye basha, mbega umufundi araho ukungene azi kubaka, yaba narimfise umugambi wo kubaka ni we norondeye nkazomuha akazi, amashuri ari aho ngira azomara imyaka ijana n'ukuri.

Abanyeshure baratashe, kuko amasaha yo gutaha arageze abahungu n'abakobwa bose hamwe biga kw'ishure rimwe.

Abanyeshuri bo kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kivoga, uyu munsi batashe hakiri kare kubera yuko ibifungurwa bahora bafungura bari kw'ishuri vyaheze. Hasigaye abarezi bonyene, kuko basigaye barakora inama.

Abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri kw'ishuri ry'intango ry'i matana kw'itaro iko icumi na zitatu z'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na mirango ibiri na gatandatu barize icirwa c'i kirundi aho biza imperekeranyo zitandukanye harimwo imperekeranya ndye batangana akarorero indya indyane.

Abanyeshuri bo kwishuri ryisumbuye ryo mu Kinama uyu munsi bakozze ikibazo aho kimwe mu bibazo babajijwe harimwo kuzuza bakoresheje amajambo akurikira ;mu gitondo, izuba, ku mugoroba, isaha.

Ku kibaho co mw' isomero ryo mu mwaka w'icumi wo mu mashure yisumbuye, hacafyeko inyabutatu. Abanyeshuri bariko biga icigwa c'ibiharuro. Igisenge c'iryo shure, kirakomeye cane ariko caratanguye kubomoka.

Ishure ryisumbuye ryo kumunanira rifise abanyeshure benshi cane, kubera iyo hageze gufungura abateka mu masafuri yarenga ane ,igikoni caho kibamwo imyotsi myinshi cane, iyo batetse kubera y'uko batekesha makara ayo makara nayagateza imyotsi myinshi cane.

Ku ruhande rw'ishure ryisumbuye ryo mu Kinanira hari ingazi yakoreshejwe bariko barubakira ishure. Imbere y'iryo shure hari gitutu c'irindi shure ritaboneka kubera yuko izuba ririko riraseruka tukiri mu masaha yo mu gatondo.

Iyi kigo c'ishure kigizwe n'inyubakwa zirenga imwe cangwa zibiri kandi hakabamwo inyubakwa ngufi hakabaho n'inyubakwa ndende igizwe n'igorofa abanyeshuri biga mu igorofa baraheza bagasuzugura canke bakarabana agasuzugura abanyeshuri biga mu masomero yo hasi.

Abantu bakuze nabo bariko bariga gusoma no kwandika harimwo abagore hakabamwo n'abagabo. Mwarimu wabo yabasavye gutanga uturorero turimwo imperekeranya "kwe na she." Urugero rwatanzwe harimwo "kwashi."

Abanyeshure biga ibijanye no kumanika amatara kw'ishure ryisumbuyery' igihinga baraberewe cane iyo bambaye isarubeti zabo z'ishyure zisa n'umutoto uhishiye baba baberewe cane ntiworaba mwarimu wabo, ariko abigisha ibijanye n'ukuntu bosuzuma habereye ikibazo iyo amatara yacitse.

Kw'ishure Nderabigisha rya Kaminuza y' Uburundi riri mw'i Rohero mu gisata c'ubutunzi, abanyeshure batonze uyu munsi ari benshi cane; kandi bose bicaye ku ntebe z'inyegamo. Mwarimu wabo w'umuzungu ariko arabigisha. Uwo muzungu akaba ari umuhindi. Ndetse no murabo banyeshure hakaba harimwo n'abanyeshure b'abazungu hamwe n'abirabura.

Kw'ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubutunzi, uyu musi hatonze abanyeshure benshi cane, mwarimu wabo, ariko abigisha icirwa kijanye n'uburongozi bwiza, aho mwarimarikabasiguruwe ku ngene ni baba barongozi bazotunganiriza neza ata nkunzi abo bazoba barongoye.

Umwuga wokubaza numwe mumyuga ikunzwe cane muri kino gihe abanyeshure barabihurumbira cane baba abana babahungu canke babakobwa kubera yuko ikintu cose umaze kumenya kubaza yaba intebe yinyegamo canke intebe yagasonga bugari ahohose ucutangura kuronka amafaranga

Kw'ishure ryisumbuye ry'igihinga hari imyuga itandukanye. Abanyeshure bariga ibijanye n'ubwubatsi hari n'abanyeshure biga ibijyanye no gukora amazi reka hari n'abanyeshure biga ibijanye no gukora amatara. Abanyeshure biga ibijyanye no gukora amazi bariko bariga abakobwa babiri hamwe n'umuhungu bariko bariga ntiworaba.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubutunzi kwishure ryisumbuye ryo mu Kayanza bariko bariga, mWisomero ryo mu mwaka wa kabiri uyu munsi bariko biga ibijanye no Kurondera amakuru bifashishije ubuhinga bwanone kubera yuko imbere yabo hari imashini nyabwonko.

Ishure ryisumbuye ry'ikiganda hari imyuga itandukanye, aho abanyeshure bamwe biga umwuga wo kubarira, abandi bakiga umwuga wo kubaka, abandi nabo bakiga umwuga wo gukora amabarabara. Abanyeshure biga umwuga wo kubarira bari mwisomero bariko bariga.

Kw'isominari ntonya yo mu Kanyosha hari icumba kiba kirimwo amamashini abanyeshure bifashisha. Muri uwu mwanya, abanyeshure bariko bariga icigwa co gucapa, aho abanyeshure bariko bifashisha izo mashini mu gucapa. Izo mashini zubafasha cane kumenya umwuga bidasanzwe.

Kwishure ryisumbuye ryitiwe umweranda bise visenti bazindutse bafise umusi mukuru wo kwibuka umusi wahariwe uwo mweranda, abanyeshure baranezerewe ntiworaba kandi bariko barifotoza ifoto y'icibutso, kuriryo shure kandi hariga n'abanyeshure bafise ubumuga.

Kw'ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubutunzi higa abanyeshure benshi cane, kubera yuko mw'isomero ryo mu wa kabiri higa abanyeshure barenga mirongo itanu umwe mu banyeshure w'umukobwa arahagaze imbere yabo, ariko arabaza ikibazo mwari mu kijanye n'uko atatahuye neza ibiharuro bariko baramwigisha.

Mubigo vya kaminuza y'Uburundi mukigo kiri kumutanga haba ibisata vyinshi aho harimwo n'ibisata vy'ubushakashatsi. Mugisata c'ubushakashatsi harimwo abarimu b'abazungu, hakabamwo n'abarimu b'abirabura b'abarundi ndetse nabo mubindi bihugu vy'abirabura.

Inyubakwa y'amashure ya kaminuza yitiriwe ikiyaga tanganyika yubatswe ku buryo bwa kija mbere, kuko n'igorofa igeretse gatatu iyo nyubakwa ni nziza cane ntiworaba, kuko yubakishijwe hanini ni biyo bitabona iyo nyubakwa abanyeshure bayo barayinezererewe cane, kuko izobafasha kungura ubumenyi ko rugero rudasanzwe.

Abanyeshure murikigihe basigaye bariko barahurumbira cane ibijanye nimyuga bariko bariga cane numwuga wo kubaka kubera yuko amazu ariko arubakwa kubwinshi muri kino gihe bigatuma abavyize bashobora kuronka akazi bitabagoye

Mu nyubakwa z'ishure kaminuza ziri ku Mutanga, hariko harabera inama y'abakuru b'imitumba, abo bakuru b'imitumba bakaba baserukira imitumba yose itandukanye yo muri komine ya Vugizo. Buramatari w'intara ya Bubanza akaba yabatumyeko muntumbero yo kubakarihiriza ubwenge.

Abanyeshure big'umwuga wo kubaza mw'ishure ryitiriwe umuco riri mugisagara ca Bujumbura, uyu musi baranezerewe cane kubera yuko baronse ikiraka co kubaza intebe ,izo ntebe zo mubwoko bwa kijambere, zikazokoreshwa nubushikiranganji bw'indero.

Mu kigo ca kaminuza y’uburundi kiri mwi Rohero cigisha ibijanye n'indimi, abanyeshure bariko barasiguriranira ivyirwa batatahuye mugihe mwarimu yariko arabigisha. Abanyeshure baba hungu bakoze akarwi kabo , abanyeshure babakobwa nabo bakoze akagwi kabo muntumbero yo gusobanuriranira ivyo mwarimu yabigishije.

Abanyeshuri ibo bamaze gukura bakagira mu mashuri makuru ya kaminuza baba bamaze gukura, ndetse bakagira n'ubwigenge bukwiye abo banyeshuri muri ico gihe baba bemerewe no gusokoza imishatsi nko ku bakobwa bashatse bagasuka imishatsu nk'iyo abazungu abahungu na bo bemerewe kuba bona tereka imishatsu ukoba shaka.

Kw'ishuri rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga tanganyika riri mugisagara ca bujumbura mugisata c'ubuvuzi higa mw'abanyeshure beshi cane. Mur'abo banyeshure harimwo abarundi, hakabamwo abanyarwanda, harimwo abatanzaniya, abaganda eka harimwo n'abazungu.

Umwarimu w'umuzungu yigisha muri kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubushakashatsi mu mwaka wa kabiri, ariko yigisha ibijanye n'ubushakashatsi mu kuvanga vanga imiti, ariko afashanya n'umunyeshuri yatanzeko urugero kugira ngo bige neza uburyo bazovanga vanga imiti ni basoza amashure.

Muri ikino gihe canone abanyeshure barahurumbira cane imyuga itandukanye kw'ishure ryisumbuye ryo ku musagarairi mu gisagara ca bujumbura harigishwa imyuga itandukanyi harimwo ububaji ukubarira ukwubaka ugukora amatara eka ni iyindi myinshi cane.

Umufundi yambaye isarubeti y’ubururu n’ibirato vyirabura hamwe n’inkofero isa n’umutoto uhishiye ariko arubaka.

Abantu benshi bariko bakurikirana inyigisho, kubijanye n'ukuntu bokwirinda kurya ivyokurya muburyo budatunganije neza.

Abantu bariko barakurikirana inyigisho. Harimwo umugabo afise ubuhanza ku mutwe, abagore basukishije imishatsi y'ikizungu.

Ni vyo kumenya umwuga birakenewe cane, ariko kugira ngo umunyeshuri bikunda ashobore kwiga no kumenya umwuga neza biraheza bikamusaba kuba fise ubumenyi bukwiye kubijanye n'ibiharuro, kuko imyuga myinshi rahe ze igakoresha ibiharuro.

Kubera yuko muburundi higishwa imyuga itandukanye kuma shure hirya no hino mugihugu umunyeshure yize kw'ishuri ryisubuye ryo mukamenge ariko arakora imachine yiwe nyabwonko kubera yuko yagize ikibazo co gutumatumanako amakuru.

Mu gasandugu k'umufundi w'umukanishi harimwo ivyuma vyinshi cane akoresha mu mwuga wiwe wa misi yose.

Abagore n'bagabo bari bagize imisi bariko barakurikirana inyigisho uyumusi bariko barakora ikibazo co kugira ngo bashobore guhabwa impamya bumenyi, bamwe muri bo baza kuronka amanota meza baraza kugirako bahabwa akazi ko kuvyigisha abandi.

Mu ntara yo muramvya muri komine kiganda hari igisata cigisha abana kubarira abana b'abahungu n'abakobwa baragikunda cane, kubera yuko kifise akamaro mu buzima bwabo bwa misi yose.

Abanyeshuri biga ivyo ubuhinga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kinanira bose bambaye umwambaro w'ishure bariko bigicirwa c'ibiharuro aho bariko barimenyereza guca umurongo bifashishije agaca murongo, ndetse umwe muri bo afise ingwa yo gukoresha.

Abanyeshure iyo bamaze kugera muri kaminuza baba bafise ubwigenge butagira uko bungana, nk'abakobwa baba bashobora kuba bosokoza imishatsi uko bishakiye ndetse n'inyamabaro bakaba boshobora kwirekura uko bashaka ata kibazo.

Abavyeyi babanyeshure baje munama iyo nama iriko ikoreshwa na mwarimu umwe muribo arakuze mbere novuga yuko ashaje kuko afise imvi nyinshi kumutwe ziruzuye ntiworaba.

Abanyeshure ba kaminuza bose bambaye ibibaranga uyumusi batonze bose hamwe atanumwe asivye.

Inkiyo zigwaye zirajanwa ku baganga b'ibitungwa kugira ngo bazivure ni na vyiza yuko zikingirwa zitaragwara abaganga b'abagore na bo barashoboye, kubera yuko uyu musi n'umuganga w'umugore agire ayitere urushinge.

Umwuga nikimwe mubisata abanyeshure biga bagaheza bakabikunda ndetse bakanabikunda cane kuburyo umunyeshure wese yavyize bimutera akanyamuneza ndetse n' umunezero udasanzwe akazoza aramwenyerura akazoza aratwenga twenga burigihe.

Abanyeshure biga ivyo guteka bariko barimenyereza . Ni benshi kandi bambaye impuzu zabigenewe, harimwo n' inkofero ku mitwe yabo. Bariko bateka mu buryo bugezweho aho bateka ivyo kurya batandukanye harimwo nivya kizungu.

Kumenya gukoresha i mashine mu dasobwa bivanye nah’isi igeze uyu musi, ni kimwe mubintu gikomeye cane kuko biheza bigafasha uwufise ubwob bumenyi kumenya amakuru yo hirya no hino ndetse agashobora no kugira ubumenyi bukwiye kubijanye n'isi ahigeze.

Abanyeshure bo muri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ubuhinga, uyumunsi batonze ari benshi cane bariko barakora ivyigwa ndetse n'umwarimu wabo ari hafi yabo ndetse yabahaye namagamu yokwambara muntoke kugira ngo birinde impanuka.

Mu gihugu c'Uburundi hari amashuri meshi yigisha ivyubuhinga hari abanyeshuri biga ivyubwubatsi hari abanyeshuri biga ivyubukanishi hari abanyeshuri biga ivyubabaji hari amashuri atandukanye yigisha ivyubuhinga.

Abanyeshure bo kuri kaminuza y'Uburundi mugisata c'ubuhinga bwa none uyumusi batonze ari benshi kubera bafise icigwa Co gukoresha imashini nyabwonko, uyumusi hagwiriyemwo abahungu umukobwa umwe yararimwo yasivye.

Umwe mubanyeshure bariko biga kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika mugisata c’ubuhinga, arik’ategura ibikoresho vy’infatanyigisho aza gukoresha kuko muriki gihe bari mugihe c’umwimenyerezo ndende bahava bagenda gukorera kuk’ibuga.

Umunyeshure yize ibijanye n’imyuga ariko arimenyereza umwuga. Ariko ashira amazi munzu nshasha.

Umunyeshure yiga mu wa kabiri muri kaminuza y'Uburundi, mu gisata kijanye n'ivy'amatara n'amazi, ariko yimenyereza umwuga mu gushira amatara n'amazi mu nzu nshasha. Kandi yambaye imyambaro yabigenewe , harimwo amadarubindi ndetse n'isarubeti.

Abanyeshure ba kaminuza biga ibijanye n'ubwubatsi, bariko bategura ikibazo bazokora ejo.

Umunyeshure yiga ivyo ubuhinga yambaye impuzu y'ishure, kuko n'isarubeti abandi batashe, ariko wewe yasigaye arapanga ibikoresho bakoresha bariko bariga arika abipanga ku meza yabigenewe.

Abanyeshure biga ivy'ubuganga bariko barimenyereza umwuga. Bageze ku cigwa kivuga ibijanye n'ukungene bokwiga kubaga umuntu, ari naco gituma bafise ikibumbano imbere yabo bariko barimenyererezako.

Abanyeshuri bo muri kaminuza y'uburundi mu mwaka wa gatatu mu gisata c'ubukanishi uyu musi batonze ari bake, kubera ko mw'ishuri hariyo abanyeshuri batandatu bonyene mwari mu wabarikabasobanurira yuko mubukanishi bisaba kwitonda cane, kubera yuko umuntu ashobora kugira impanuka mwanya uwo ari wo wose.

Abanyeshure big' ivyubuhinga mubijanye n' ukubaka muri kaminuza yu Burundi, uyumunsi baramutse bakor' urugendo shure, aho mwarimu wabo yabatway' ahantu baza kuraba inyubakwa bariko barubaka, kugira bashire mubikigw' ubumenyi baronse.

Iyo umunyeshure yize umwuga uhereye mu mashure yisumbuye agaheza akabandaniriza uwo mwuga no mu mashure ya kaminuza biraheza bikamuha ubumenyi buheza bukazomufasha mu buzima bwiwe bwa minsi yose mu kazi azoba ariko arakora.

Isomero ry'umwaka wa gatatu kw'ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubuhinga bwa none uyu musi hatonzemwo abanyeshure bane harimwo na mwari mu wabo iryo somero ririmwo ibikoresho vyinshi cane hagwiriyemwo imashini nyabwonko harimwo n'umuriro wwa amatara.

Umuntu umwe yambaye impuzu z'umwuga, harimwo isarubeti n'inkofero z'umwuga, ariko arakanika ivyuma.

Abanyeshure biga ivyo gukanika uyumusi baramutse biga ivyo gukanika imodoka emwe baranezerewe ntiworaba kuberako biragaragara nomumaso akanyamuneza nikenshi n'agatwengo kabishe.

umucuraranzi ariko aracuraranga umuziki ashaka gusohora indirimbo y'imana kandi afashwamwo n'uwundi mugenzi wiwe

Abanyeshure biga kuri kaminuza, umwe wese afise isaho y'iwe, mwarimu yasohotse hanze gutembera.

Abanyeshuri ba kaminuza baba bitaweho ku buryo budasanzwe, aho umunyeshuri umwe wese abafise agacupa k'amazi yakinju imbere y'iwe ,biba bishoboka kandi yuko abanyeshuri babirabura bigana n'abanyeshuri b'abazungu, kubera yuko bahuriye mu gisata k'imwe.

Abanyeshure biga umwuga wokubarira ibirato uyu munsi batonze ari benshi cane. Abo banyeshure baranezererewe cane umwuga kubera muriyi minsi ariwo ugezweho, ndetse bakaba bashobora kuronka amafaranga menshi avuye muruko gushona ibirato.

Abanyeshure biga umwuga mu bijanye n'ububaji kw'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha uyu musi batonze kare, kuko bafise igikorwa co kwimenyereza ibijanye n'umwuga bitegurira gusoza amashure yabo.

Abantu benshi bariko barakora ikibazo co kugira ngo abazogitsinda bazohabwe akazi ko kwigisha.